Barka da warhaka a wannan faifai an gwado mana ne wato yanda titi ya ke a cike da hatsaniya na mutane da kaiwa da komo da suke yi da zurga zurga kuma na ababan hawa kamar yadda muka sani bakin titi irin wannan mai hanya guda biyu hanya ne da ya ke dauke da wato jama'a, ya ke dauke da mutane ya ke dauke da wato dubban jama'a wanda suke kaiwa da kawowa a bakin titi sannan akan samu shaguna wanda wato ake saida kayayaki da mutane su ke da bukata kamar yadda muka sani, bakin hanya ko in ce gefen titi a kan samu manya manyan shaguna da kuma kananun shaguna kama da ga kan wato shaguna na gini izuwa ga kan shaguna wanda ake yin sa da kwano duk akan samu irin wannan wato a gefen titi sannan kamar yadda mu ka sani titi da ya kasu gida biyu wato a kan samu wato ababan hawa wa'en da suke kaiwa da kawowa masamman ababan hawa irin su keke napep wanda su ke dayawa yanzu wajen gudanar da wato kasuwanci na zurga zurga, na kaiwa da kawowa na mutane kamar yadda muka sani ya kan taimaka kwarai da gaske wajen wato supiri na mutane da yanda su ke, da yadda su ke so a kai su kuma ya kan zamo hanyan dogaro ga kai da samu ga wa'en da suke amfani da shi kamar yadda muka sani ne, ababan hawa a zamanin yanzu masamman na keke napep su kan taimakawa mutane kwarai da gaske shiyasa so dayawan lokuta za ku gan cewa, a kan titi za ku gan mafiya yawa ababan hawa su ne sabida sauki da su ke da shi kama da ga kan za su iya deban mutane da dama wajen zuwan ungwani yayin da a sanadiyan haka za ku gan cewa, a kan rage su kan kai mutane a farashi mai sauki zurga zurga a kan hanya irin wannan mai hanya biyu, wato motoci da ma mutane bakidaya sun fi yawo a nan sabida, wato hanyan masu kuma hanyan masu dawowa daban yayin da za ku gan cewa wa'en da suke tafiya, hanyan su daban ba sa tunanin ko akwai wanda zai zo ta baya da dai sauran su irin wannan titi ya kan taimakawa mutane kwarai da gaske wajen rage yawan hatsaruruka da kuma sauran su baya ga nan a kan samu shaguna wato idan aka yi yawanci titi irin wannan mai guda biyu a kan samu manya manyan shago wanda ake saida kayayaki shiyasa za ku gan cewa akwai zurga zurga da kai komo na mutane wato a irin wannan hanya yayin da za ku gan wasu su kan je siyaya ne a bakin hanya wasu kuma su kan je wato yanayin inda kasuwancin su yake su je, su saida wasu masu saidawa, wasu masu siyarwa sannan kuma da, ya na cike da zurga zurga na motoci ababan hawa kala daban daban masu tafiya, da masu komowa na gode

Barka da warhaka a wannan faifai, an gwado mana ne wato macigi kamar yadda muka sani macigi abu ne mai mutukar hatsarin gaske yayin da ya kamata a ce a ruka wato kula da yara ko kuma har da ma manyan wato wajen kiyaye wa ko kuma in ce kauce wa wato harbi ko kuma in ce sari irin na macigi kamar yadda, kamar yadda muka sani macigi wato ya na da matukar illa a yanayin yanda ya ke sabida wato guba da ya ke dauke da shi a bakin sa wanda zai iya wato cutar da al'uma ko kuma in ce zai iya cutar da mutane bakidaya shiyasa mafiya yawan lokuta za ku gan cewa akwai ma, a kan sami macigi a inda duwatsu su ke yayin da za ku gan cewa in aka samu duwatsu wato akan iya samun macigi a wannan wuri haka ma, kuma wurare da ya ke da ciyayi da dai sauran su ramuka da suke wato tsagewa na jikin gini duk akan sami wato macigi a irin wa'en nan wurare shiyasa ya ke da kyau wato a ruka kula ana kiyaye wa sabida a kauce ma cutar wa da macigi ya ke yi yayin da ko ciyayi suka yi yawa a gida ko a wani wuri da ka ke gudanar da rayuwar ka ya na da kyau a ce an cire wa'en nan ciyayi wato an gyara shi yanda za a bar gurin ya yi fili yayin da a kare wato kai da ga wato harbi ko kuma in ce sara na macigi sannan ko da a gida ne za ku gan cewa, idan bango ya tsage a kan sami wato macigi ya kan iya shiga wannan wuri ya makkale wanda da ga bisani idan ba a ankara ba zai iya cutar da mutane wallo ya shiga cikin, ya samu ya shiga cikin gida ya sari wani ko kuma ya sari yara ko manya duka wato ya na cutar wa shiyasa za ku gani, so dayawan lokuta idan dai gida ko bango ya tsage, a yi kokari a gyara shi sannan a ruka lura da ciyayi da dai sauran su yayin da aka gan ciyayi ya yi yawa ayi kokari a nome a gyara wurin a tabatar an bar fili yanda wato za a ruka ganin komai dalla dalla saboda su na neman wato ire iren wa'en nan wurare su pake kuma su cutar da mutane yayin da za ku gan cewa idan su ka yi harbi wato dafin su ya kan wato bi jikin mutum yayin da idan a ka kai mutum asibiti wannin ma idan ba a yi sa'a ba a kan iya rasa rayuka a kan iya rasa rai a sanadiyar harbi na macigi shiyasa ya ke da kyau a ruka kauce musu a ruka kauce ma inda ya kamata a gan su misali guraren duwatsu a ruka lura da kyau ana kula sannan wurare na bango, in ya tsage wuraren da ya ke da ciyayi da dai sauran su duk a ruka kiyayewa wato hanya wato hanya inda za a haddu da macigi wanda zai iya saran mutum wanda sarar sa ya kan cutar har akan iya rasa rai na gode

Barka da warhaka a wannan faifai, an gwado mana ne wato yanda yara su ke hadin kai su ke wasanni su ke tsale tsale tsakanin su wanda ake daukan su ya ke dadda sanya su farin ciki kamar yadda muka sani yara 'yan san wasa ne yayin da za ku gan cewa ko da a makaranta ne yara su kan hada kai wajen wasanni shiyasa za ku gan wato ya kan kara musu lafiya ya kan kara musu wato waskewan jini a wato wasannin da suke yi sannan ya kan janyo musu hadin kai tun daga kan wato yaran su har izuwa tasowan su ma'ana har izuwa girman su shiyasa so dayawan lokuta za ku gan cewa, ko da a makarantu ne a kan bar yara su yi wasa masamman ma a kan ware musu lokaci na masamman wanda za su gudanar da wasanni wanda akan tanadar musu da kayayaki na wasannin yayin da za a fita wato a bar lokaci guda wato wanda za a gudanar da wannan wasa yayin da za ku gan yara su kan yi abubuwa da dama kama ga wato su lilo na hawa abin zame zame da dai sauran su wanda za ku gan akwai ababe da dama wannin wanda zai ruka kewayewa da su ababe dai da ya ke wato, wanda za su yi wasa ya faramta musu rai a kan tanadar musu irin wa'en nan wato kayayaki a lokuta daban daban a kan fitar da su wuraren da za su je su gudanar da wannan wasa kamar yadda muka sani wasan yara wasa ne da ya ke da matukar mahimanci yayin da aka fitar da su, su ka gudanar da wannan wasa za mu gan cewa, idan suka koma aji sun fi fahimtar abin da ake ciki ama yayin da aka bar su aka ta karantar da su ba tare da an basu lokacin wasa ba sai ku gan cewa idan karatun yayi musu yawa ba sa fahimtar mai ake yi ba sa fahimtar abun da malama ko malami ke karantar da su ama yayin da aka bar su aka ware musu lokaci, su ka fita su ka yi wasa sai ku gan cewa wannan wasan da suka yi ya taimaka wajen waske jikin su wajen waske kwakwalwar su ku gan, su na fahimtar mai aka koya musu ko kuma mai aka cigaba da yi wato a aji shiyasa za gu gan, so dayawan lokuta ko da a gida ne idan yara su ka dawo su kan yi kokarin fita wurin wasa wanda a kan sami dandali na masamman wanda za su je su gudanar da wasanni wannan wasa ya kan taimaka musu wajen karin lafiyan su ya kan taimaka musu wajen waske wa, wato wajen waskewa na jikin su da dai sauran su sannan baya ga nan ya kan jawo musu wato hadin kai yayin da za ku gan cewa yara sun hada kan su sun zamo tsinsiya madaurin kida suna gudanar da abubuwa na rayuwar su wato yadda ya kamata kuma su na gudanar da rayuwar su yadda ake da bukata su na jin qai da tausayin junan su tun daga yaran su har izuwa tasowan su hadin kan yara wato su gudanar da wasanni abu ne da yake da matukar mahimanci abu ne da ya ke da matukar tasiri na gode

Barka da warhaka a wannan faifai, an gwado mana ne wato tsuntsu yanda ya ke gudanar da da cin abincin sa ka na masara kamar yadda muka sani masara ya na daga cikin abun da wato tsuntsu su ke da bukata tsuntsu a kan wato su kan yi kiwon su a wato sararin samaniya yayin da za mu gan cewa su kan bukaci abun da za su ci yayin da za ku gan cewa idan su ka tashi wato su na zaga wa su kan nimi yadda za su ci abinci kamar irin masara wanda aka wato ba a bambare shi ba, ko da wanda ma aka yi bambaran sa duk in su ka samu wato su kan bukatu su ci yayin da za ku gan cewa so dayawan lokuta wasun ma su kan yi kiwo na tsuntsu yayin da su kan ware wato in da za su kafa abu daga gefe ko kuma in ce da ga sama kama da ga kan na kwali izuwa ga kan wani dan gini da za a yi a gefe, a jikin wato bango yanda a waje, yadda idan su ka zo wato za su samu su shiga ko kuma in ce, yadda idan su ka zo za su samu su shiga wannan wuri sannan akan aje musu abinci wanda idan su ka shiga za su samu su ci wanda wannan abincin shi za ruka janyo hankalin su wajen shiga wannan kwali ko kuma in ce wajen shiga, wannan gida da aka musu na masamman yayin da aka aje musu abinci da ya kama na hatsi kamar su gero su dawa su masara duk su na bukatar wa'en nan abinci sannan ya kasance an aje musu ruwan sha a gefe wanda idan suka zo, za su iya gani sannan za ku gan cewa wanin ma akan wato saka masaran, da ba a bambare shi ba ko in ce ba a bare shi ba akan ratiye shi yayin da aka ratiye shi da ga sama zai kasance, idan su ka je neman abinci, in tsuntsu ya tashi neman abincin sa wato zai je ya ciri wato wannan masara su kan iya cira a jikin totuwar sa ba tare da ma, anyi bambaran sa an zuba musu ba ama mafiya yawan lokuta za ku gan cewa wasun su kan yi bambara su zuba musu sannan tsuntsu ya na da matukar mahimanci da kuma tasiri yayin da wasu su kan tsarafa shi, ko kuma in ce su kan su kan ci shi a matsayin nama wanda zai gina musu jiki so dayawa za ku gan, akan yi kiwon su sannan kiwon su, akan yi dabara ne wajen wato kiwon su kamar yadda muka sani abu ne da basa zama a wurin daya wanda su kan yi kai komo wato a sasarin samaniya yayin da za su yi nan su koma can ba sa zama a wuri guda shiyasa idan aka tashi, akan yi musu gida ne wato a ta sama a kan yi amfani da kwali ko wani gini, na masamman sannan a kan zuba musu abinci wanda zai jawo hankalin su ko a daura masara wanda za su ruka cira a ciki toh su na ci na gode

Barka da warhaka a wannan faifayi an gwado mana ne watau yanda giwa watau take tafiya ko in ce giwa yake tafiya yake kiwo tare da ƴaƴansa a daji kamar yadda muka sani giwa watau naman daji ne watau da yake da matukar mahimmanci wanda al'umma kuma ya kamata ace su riƙa wauce ma idan yake sabida watau naman daji ne da zai iya watau hukunta mutum zai iya watau cutar da mutum shiyasa zaku ga cewa giwa sukan yi rayuwarsu ne a inda babu mutane Sukan yi rayuwansu ne watau a daji yayin da zamu ga cewa wasu masu watau ƙoƙarin ɗauko watau masu watau ƙoƙarin watau ɗauko bayanai akan kiwon lafiyan namomin daji sukan yi ƙoƙari ne wajen shiga daji da ire-iren motoci da ake shiga da su yayin da sukan tsaya ne suma daga nesa wanda baza su je watau kusa da wa'innan giwaye ba sabida gudun watau kar su yi musu illa ko su cutar da su ko kuma su rasa rayuwan su ga baki ɗaya watau a hannun wannan giwa shiyasa zaku ga cewa sau dayawan lokuta sukan je ne da watau da na'uran da zasu ɗau hoto wanda zasu ɗau faifayi da sauran su wanda zasu tsaya kuma akwai motoci da ake shiga da su watau daji da ake ganin namomin daji wanda ake amfani da namomin wanda ake amfani da shi wajen ɗauko bayanai akan namomin daji\ zaku ga cewa sukan yi amfani da irin wannan mota yayin da zasu je su riƙa ɗauko bayanai da ya shafi namomin daji yadda suke rayuwarsu musamman giwa kamar yadda muka sani yiwuwa babban abu ne to babban nama ne na daji Wanda yake amfani watau da yanayin dogon bakin sa wanda zai iya janyo mutum watau ta naɗe shi yayin da zamu ga cewa mutane sukan yi ƙoƙari idan suka ga giwa watau su kauce masa yayin da yakan fito wannan giwa ta fito ne da ƴaƴanta macen giwa ce watau wanda ta fito da ƴaƴanta yayin da za mu ga cewa za ta wuce taje ta kai su ga inda zasu je su samu abincin da zasu ci Sukan yi rayuwar su ne sukan yi kiwon su watau a cikin daji yanda zasu gudanar da rayuwa watau ba tare da sun takura wa al'umma ba yanda zasu sake watau a daji amma akwai dajin da watau zaku ga cewa an fi yawan samun giwaye a wannan dajin yayin da suke gudanar da rayuwarsu wanda ko da za a ɗau wani nazari ne abunda ya shafi bincike a kai za a iya zuwa wannan dajin a je a samu wa'innan giwa wanda za a ɗauki duk wasu bayanai da ake da buƙata watau a kansu ire-iren wa'innan daji watau daji ne da yake da matuƙar hatsarin gasake yayin da aka samu motoci da wa'inda zasu yi rakiya ne yadda za a je a ɗauki bayani a kan giwa. Nagode.

Barka da warhaka a wannan faifai an gwado mana wto titi ne na bakin kasuwa kamar yadda muka sani bakin kasuwa wuri ne da yake cike da wato dubban jama’a wuri ne da yake cike da ɗumbin jama’a wanda suke kaiwa da komowa yayin da wasu suke zirga-zirga na saye da kuma saidawa zamu ga cewa akwai kuma wato motoci da suke sufuri a irin wa’innan hanyoyi kamar yadda muka sani hanya da ya shafi titi, titin ma na bakin kasuwa akan samu dubban jama’a akan samu motoci wa’inda suke zirga-zirga kama daga kan ƙananun motoci wato motar da ba na haya ba i zuwa ga kan wato su keke napep, mota me ƙafa uku wanda ake haya da ita, wanda ake kasuwanci da ita shi yasa zaku ga a bakin kasuwanni wato akan samu cunkoso na jama'a yayin da zaku ga akan samu shaguna da dama wa’inda suke a wannan titi yayin da zaku ga mutane sun bubbuɗe shagunansu sun kakkashe kayayyakinsu wanda ya kama ma fitarwa ne sukan fitar wanda ya kama na abar shi a cikin shago akan bar shi a cikin shago yayin da zaku ga cewa titi na kasuwa titi ne da yake cike da jama’a wanda zaku ga mutane da dama sukan fito neman abin hawa, shi yasa zaku ga abin hawa ma sukan yi wato zirga-zirga a irin wannann titi na kasuwa yayin da zaku ga cewa mutane suna ta harƙalla wajen cinikayya na kasuwancinsu kama daga kan masu ababen hawa har izuwa ga kan masu kaya yayin da jama'a ko in ce mutane suka shiga suka sai kaya idan suka tashi fitowa wato zasu tari abin hawa a wannan bakin titi shi yasa zaku ga cewa masu abin hawa sukan yi sauri da kai komo a wannan titi yayin da zasu zasu samo wato wa'inda zasu ɗauka wato su biya su shi yasa suka yawan kaiwa da komowa a irin wannan titi kuma yana da kyau idan aka je wato bakin titi na kasuwa, ya kasance ana kula sabida a nan akan iya samun hatsarurruka daban-daban yayin da mutane da dama suka fito daga cikin shaguwa wajen wato masu tsallaka titi ko wajen wato neman abin hawa da dasu hau a kai su izuwa gidajensu ko izuwa inda suke da buƙata, shi yasa irin wannan titi da ake yi ko kuma in ce titi da yake a gefen kasuwa yana da matuƙar mahimmanci in mutane suka je siyayya su kula sabida gudun abin hawa da yake wato suke zirga-zirga a wannan wuri titin bakin kasuwa titi ne da yake cike da jama’a da kuma ababen hawa wanda ake sifiri wato akan su nagode

Barka da warhaka a wannan faifai an gwado mana ne wato masara kamar yadda muka sani masara abinci ne da ya ke da matukar mahimanci abinci ne da ya ke da matukar tasiri a tsakanin al'uma yayin da za mu gan cewa a kan yi noman sa a wurare daban daban kama da ga kan kauyuka har izuwa da ga kan wasu tsatsa na burame sabida wato mahimancin sa, da kuma wato amfani da ya ke da shi a jikin mutane shiyasa so dayawan lokuta za ku gan cewa manoma su kan yawaita wato noman masara yayin da za mu gan cewa a kan bi wato gonaki yayin da za a yi gyaran sa da farkowan damina sannan a kan yi musu kunya kamar yadda muka sani baya ga nan, a kan bi wato ayi shuka bayan anyi shuka ya fara tasowa a kan yi kokari wato ganin cewa an zuba masa taki wanda ya dace da wannan wato iri masara da aka shuka baya ga taki da za a zuba masa idan aka bashi lokaci ya kara lokaci za ku gan wasun su kan yi amfani da taki har so biyu sabida yau sai a sami wato amfanin gona na masara wato wanda ya ke da kyau kamar yadda muke gani wannan wato an sami masara wanda ya fito yayi kyau yayin da akan tsarafa shi idan ya yi wato a kan je a duba yayin da za a yi girban sa girban masara wasu su kan yi da wuka wasu su kan yi dai da ababe da dama, wasu su kan cira da hannayen su yayin da za a debo a kai gida, a kan tsarafa masara ta hanyoyi daban daban yayin da za mu gan cewa a hakan sa da aka bude ma, wato yayi gwanin ban sha'awa kawanin ban burgewa yadda ya tsaba sosai a jikin sa yayin da za mu gan cewa so dayawan lokuta, in aka kai gida, a kan tsarafa shi ta hanyoyi da dama yayin da wasu a hakan sa su kan dafa su ci, bayan an dafa, a kan bare bayan sa wato a fida bawon bayan sa a ci, wasun kuma su kan yi gashi wato a kan bare bawon bayan sa sannan a gasa a ci baya ga wannan tsarafawa da ake yi, a ci abinci ne mai matukar mahimanci abinci ne da ya ke kara wa mutane lafiya a jikin sa kuma abu ne na marmari shiyasa da damina da ga masara ya fito za ku gan cewa, mutane su kan yi kokari wajen siya ko kuma in na su ne, su kan yi kokari wajen debo wa su fara dafawa ko gasawa dan su ci baya ga nan, a kan tsarafa shi wajen yin garri yanda za a yi wato tuwo da shi da wato kuma a cire tsaki wanda za ayi gwate da ababe da dama na abinci da ake yi yayin da za a ciro shi wato a barra bayan ayi bambaran sa a shanya, ya bushe sannan a je a nika shi ya zama garri wanda za ayi tuwon sa, wanda ake kira da tuwon masara baya ga tuwo a kan yi pate a kan yi abubuwa launi launi na abinci kala daban daban ya kan taimaka kwarai da gaske yayin da ya kan kara wa mutane lafiya a jikin su na gode

Barka da warhaka a wannan faifai an gwado mana wato kunama kamar yadda mu ka sani kunama abu ne da ya ke da matukar hatsarin gaske yayin da zamu gan cewa so dayawan lokuta wato ya kan yi yawo a wurare da dama ya kan yi yawo a wurare daban daban yayin da za mu gan cewa wato ya kan yin, mafiya lokuta idan a ka samu ramuka a wuri wato akan samu kunama yayin da za mu ga cewa wannan kunama ya kan shiga rami wato ya makale ko kuma, idan ya samu dama ya kan shiga wato zuwa gidaje na mutane wanda za ku gan wannin ma har izuwa daki za ku gan kunama shiyasa ya ke da kyau a ruka kula da wato ramuka a cikin ramuka ramuka a wuraren da ake gudanar ayuka na yau da kullum wanda jama'a ko kuma in ce mutane suke zama sabida kauce wato ma irin harbi na kunama wanda ya kan harbi mutum wanda har zai iya masu illa wanda bayan illan ma wannin a kan iya rasa rai bakidaya wanda ba a da bukatan haka shiyasa ya ke da kyau wato duk yanda muka gan rami a ruka kula sabida kunama su kan yi yawo a cikin ramuka kuma su kan makale wato a inda su ka gan duwatsu da dai sauran su ko kuma wato idan aka samu zage wa na bango za ku gan cewa kunama ya kan iya shiga wannan makalle ko kuma in ce, kan iya shiga wannan wuri yayin da a ruka kiyaye wa ko da gefen yara ne wato na yadda za su ruka wato kauce wa kunama sabida yara da dama su na ganin kunama za su gan cewa kaman dabba ne wanda ake wasa da shi za su yi kokari su ce ma, bari su je wato su yi wasa da shi ama yayin da wato aka ganar da su wannan dabba kunama na, abu ne da ya ke cutar wa ya ke illa wa mutane za su yi kokari su ruka kauce wa, haka ma manyan ya na da kyau, duk a hadu, a kauce wato ma hatsararuka da su ke jikin harbi na kunama wanda idan ya, ya harbi mutum wato a kan iya ji, kai shi ma asibiti, ayi jinyar sa sabida wannan harbi, da ya yi, ya na da dafi a jikin sa na masamman wanda ya kan iya cutar wato da al'uma ko kuma in ce ya kan iya cutar da mutane wanda wanin za ku ga cewa bayan ya yi harbi an kai mutum asibiti ko an kai yaro asibiti, a kan iya rasa shi bakidaya shiyasa ya ke da kyau tashi a kula tun a tashin farko yayin da duk wasu ramuka da za a gani a cikin gida ko a gan dutse a cikin gida a daga a duba, ayi kokarin kauce wato ma harbi na kunama harbin kunama harbi ne da ya ke da matukar illa wa mutane na gode

Barka da warhaka a wannan faifai an gwado mana ne wato yadda ake rawa irin na al'ada kamar yadda muka sani al'ada abu ne da ya ke da matukar mahimanci al'ada abu ne da yake da matukar tasiri a tsakanin al'uma yayin da ya ke da kyau a ce kowa ya na ruke al'adar sa ya na kuma kokarin raya al'adar sa yayin da za mu gan cewa yayin da ko da a makarantu ne a kan fidda wato rana da za ayi wato wasanni ayi rawa wanda ya shafi al'ada yayin da za ku gan al'adu daban daban kuma akan gayaci wato 'yan uwa akan gayaci iyaye na yara akan gayace wasu manya na gari dan su zo, wato ayi wannan taro na wato fitan al'ada za ku gan, so dayawa makarantu su kan ware rana na masamman wanda za a gudanar da irin wa'en nan wasanni wannin za ku ga a karshen wato zango ne yanda aka gama za ku gan cewa har bayan yara, sun gama jarabawar su kafin su tafi hutu za a gayaci irin wannan wato biki na taro, na al'adu kala daban daban wanda za ku gan cewa kowa zai yi shiga za a wara dalibai wa'en da za su yi shiga na al'ada kaza duk a yawanci mafiya yawan lokuta al'adun da su ke qasa bakidaya, a kan yi kokarin fidda wa'en da za su jagorance wannan al'ada yayin da za su shiga na irin kayan wannan al'ada sannan su fito wato su yi rawa na wannan al'ada kama daga kan igbo wato yoruba hausa da dai sauran su yawanci al'adu za su fito wato da kayeki da su ke amfani da shi sannan za su yi rawa ne irin rawa na al'adan su wanda kamar yadda mu ka sani shigan al'ada, shiga ne da ta ke burgewa shiga ne da ta ke qayatar wa yayin da za su yi amfani da irin wannan kaya za su yi amfani da su tagurla a wuyan su wanda ya ke nuna cewa na al'ada kaza ne wannan abun, abun ban burgewa ne abun farin ciki ne shiyasa za ku gan ko da a qasa ne ma ko za ayi murnan wato samun 'yancin kai da sauran su a kan gayaci al'adu na qasa kala daban daban wanda za su zo su shiga irin na wato wannan al'ada sannan su fito su yi rawa irin na wannan al'ada wannan ya na matukar burgewa yina kayatar da mutane yi na kuma nisha'yantar da mutane shiyasa makarantu ma su kan yi kokari su ma wajen wato wara rana na masamman wanda za a yi nisha'i ayi farin ciki wanda za a fidda wato dalibai da za su yi shiga irin na al'adu kala daban daban wanda mu ke da su a qasa wanda za a nuna wa duniya baki daya yayin da nuna al'ada abu ne da yake da matukar mahimanci raya al'ada abu ne da yake da matukar tasiri a tsakanin al'uma na gode

Barka da warhaka a wannan hoto an gwado mana watau hoto ne na inda ake zuwa watau a gwada ƙarfi a wurin ko kuma ince ayi wasan motsa jiki da kuma watau watau horo na musamman na gwada ƙarfi da mutum yake da shi kamar yadda muka sani mutane da dama sukan yi wasanni daban daban watau wanda ya shafi motsa jiki wanda zasu gwada ƙarfinsu ko kuma in ce su yi ƙoƙarin tayar da ƙarfi da ke jikinsu wajen horo da abubuwa da dama kamar na ƙarafu da aka saka watau a wannan wuri yakan watau taimakawa wa mutane ƙwarai da gaske lokacin da zasu horar da kansu na gwada ƙarfi watau da kuma yanda zai jawo musu watau motsa jiki ire-iren wa'innan kayayyaki na ƙarafuna da ake da shi watau yakan taimaka ƙwarai da gaske yayin da zamu ga cewa shima motsa jiki kanshi da ɗaukan abu mai nauyi na gwada ƙarfi watau yakan taimakawa mutane yakan taimakawa al'umma ƙwarai da gaske yayin da zamu ga cewa watau yayin da aka ɗaga wannan ƙarfe zaku ga watau bayan ɗaga shi da aka yi, wanda ya ɗaga zai kasance yana cikin farin ciki zai ƙara masa lafiya jinin jikin sa ma zai yi yawo watau ya wattsakar masa da jinin jikinsa da dai sauransu kuma kamar yadda muka sani motsa jiki dama abu ne da yake ƙara watau ƙarfi wa mutum yayin da zaku ga cewa zai samu ƙarfi a jikin sa wanda watau zai gudanar da wasu ayyuka a gaba muhimmai wannan horo ne na musamman watau da mutum zai iya yi wa kansa wajen watau gudanar ƙara kansa watau da koya wa kansa abubuwa na ƙarfi wanda zai iya gabatar da wasu abubuwa da dama na rayuwansa na ƙarfi ba tare da ya nemi taimako ko tallafi na mutane ba shiyasa sau dayawan wurare zaku ga cewa akan ajiye irin wa'innan watau ƙarafuna wa'inda mutane zasu je su riƙa ƙoƙarin gwada ɗauka ma a cewa zasu iya ɗaukan ko kuma baza su iya ba, wanda Zai taimaka musu watau ƙwarai da gaske wajen gudanar da ayyuka da suke da shi watau musamman ma ayyuka na ƙarfi da suke da shi ko ince ayyuka na ƙarfi da suke yi yakan taimaka ƙwarai da gaske ire-iren wa'innan wurare na gwada ƙarfi watau yana taimakawa wasun zaku ga cewa ko da ma rashin lafiya da suke da shi wanda ya shafi na hawan jini ko ciwon suga da dai sauransu yayin da suke gwada ƙarfin su suke watau aiki da ya shafi motsa jiki zaku ga cewa akan rage musu watau ciwo da yake jikinsu yayin da zaku ga cutan da ke jikin su takan ragu baya ga nan ba idan ma da lafiyan su in ma mai ƙiba ne zaku ga cewa yakan rage masa nauyin da yake jikinsa sannan yakan rage masa ƙiba da yake jikisa sabida yanayin nauyin abunda yake ɗauka watau a hannun sa yakan rage masa watau nauyin jikinsa wanda kuma yakam ƙara mishi kuzari yakan sa jininsa watau ya kewaye baki ɗaya abu ne da yake taimako. Nagode.

barka da war haka wannan hoto an gwado mana ne wato yadda hukumar dake kual da kan hanya wato ko kuma in ce kan titi suke gudanar da aiyukan su kaman yadda muka sani aikin su jajirtaccen aiki ne aiki ne wato da yake da matukar alfano wato ga al'umma ga baki ɗaya yayin da zamu ga cewa su kan wato yi kokarin gudanar da aikin su a lokuta daban daban wanda zaku ga cewa wato su kan taimaka ƙwarai da gaske wajen wato rage yawan hasarurruka da kuma wato abubuwan da ya shafe kula da lafiya wato na mutane akan hanya yayin da zaku ga cewa aikin su ya shafi wato lura da abun da ya kama ga kan wato takardu na mota kan sa wanda wasu motocin ana yawan sace sacen motoci ayi tafiya da su a kan hanya har a samu aje inda za'a je amma a sanadiyan su wanin zaku cewa da daman akan iya kama motan da aka sata yayin da in suka kama mota wato sukan yi bincike a kan takardun su ga mai shi baya ga nan wato su kan yi bincike akan sheda wato da aka bawa mutum na cewa ya ƙware a iya wato ma tuka motan kan sa so da yawan mutane zaku ga cewa sun dauki mota sun hau kan hanya sun kama tafiya ba tare da sun iya wannan mota ba wanda iri iren haka ya kan jawo hasari akan hanya wanda bai gama iya mota ba zaku ga cewa ya dau mota yaje ya bigi wata motan ko ya sake hanya ya bar hanyan sa wanda zai iya jawo hatsari wanda baya da bukatan haka yayin da zaku ga cewa a wannan hatsari ba iya motan kadai za'a rasa ba yayin da za'a jijji ciwo jikata wanin ma a rasa rayuka wanda hakan ba'a ad bukatan haka shiyasa wato wannan hukuma ta kula da kan hanya wato suke kokari gano wato ire iren wa'ennan wanda wato aka kama aka dubba bai da takardun mota wato hukunci ya kan iya hawa kansa sai da kuma wanda wato bai ma iya motan ba ba'a bashi sheda na cewa ya iya motan ba wato hukunci yakan iya hawa kansa dan duk su kan jawo wato hasarrurruka a kan hanya yayin da zaku ga cewa wanda bai da takardun mota wasu motan sato shi suka yi bama motan su bace wasun kuma idan suka dau mota suka kama hana zaku ga ma ga basu ma da sheda ko kuma wato takarda ko alama wanda kasa wato ta bada na cewa ka iya motan kafun kayi tafiya zaku ga kawai sun dau mota sun kama hanya zasu tafi wani gari wanda sanadiyan wato wa'ennan hukuma wato sukan kama wannan wanda ya kan taimaka ƙwarai dagaske wajen wato aikin su ya kan taimaka ƙwarai dagaske wajen ceto rayukan mutane yayin da zasu ringa kula da wa'enda suka iya mota da kuma wato takardun motan kansu da kuma wato sheda na iya motan kansa nagode

barka da war haka a wannan hoto an gwado mana hoto ne wato na doya kamar yadda muka sani akanyi noman doya wato a lokuta daban daban yayin da aka fi yin noman sa wato da damina wanda akan shuka shi ko kuma ince akan yi shukar sa wato yayin da akan yi masa kunya abunda da ake nufi ka kunya anan a kan tara kasa sosai akan sa wanda kamar yanda muka sani doya abune da yake fita a ƙarkashen kasa yayin da za'a tara kasa a kan sa yayin da ya fara fitowa dan ya samu wurin da zai baje wato yayi 'ya'ya yayi doyan kenan wanda za'a samu amfanin gona sosai kamar yadda muka sani doya abunee mai matuƙar mahimmanci abinci ne mai matuƙar tasiri a tsakanin al'umma yayin da zamu ga cewa akan sarafa shi ta hanyoyi daban daban wanda za'a ci wato ya kosar da mutane ya kara wa mutane lafiya da kuma ƙarfi a jikin su yayin da kuka sani akan sarrafa doya ta hanyoyi daban daban wanda zaku ga cewa idan doya yayi akan tone shi bayan an tone shi a ƙarkashin kasa akan fito dashi yayin da wasu su kan daure shi da igiya kamar yadda muka gani wasu sukan kasa shi zuwa kunya kunya kafun su zo su kasa shi zuwa yanda suke so abun da ake nufi da kunyan doya ya danganta wasu su kan saka doya ne guda ɗari a matsayin kunya wasu su kan saka ɗari biyu a matsayin kunya awto ire iren wa'ennan doya akan sarrafa su ta hanyoyi daban daban yayin da wasu su kan yi firan sa a ɗafa a haka a ci wanda cin sa haka ma yana da ɗadi wasu kuma su kanyi ƙwadon sa yayin da za'a dafa doyan wato a yan yanka shi a saka masa garin kulli wasu suna ce masa garin ƙarago a ci wannan ma abinci ne da yake da dadi abinci ne da yake wato kara ƙarfi wa mutane a jikin su baya ga wannan zaku ga cewa akan dafa doyan wato da daka shi wanda wasu su kan kira shi da tuwon saƙwara akanyi wato tuwon sa kenan kamar yadda muka sani baya ga tuwo akan iya wato a fere a kuma soya shi akan ci shi soyayye da miya akan ci shi soyyaye da miya kala daban daban yayin da kuma wani lokaci zaku ga akan yanka shi wato ayi pate da shi yayin da zamuga cewa wato doya akan sarrafa shi ta hanyoyi da dama wanda abinci ne da yake da dadi abinci ne da yake da mahimmanci abinci ne da yake kara wa mutane lafiya a jikin su abinci ne da yake kara wa mutane ƙarfi a jikin su shiyasa wato nomar doya yake da matuƙar amfano yayin da ya kan zamo dogaro ga wato wanda yayi sa yakan zamo masa abun dogaro ga kai kuma yakan taimake al'umma baki daya nagode

barka da war haka a wannan hoto an gwado mana hoto ne na yaro yayin da wato matashin yaro yayin da yake wato kaɗa jita kamar yadda muka sani jita abune da yake da matukar mahimmanci jita abune da ayake da matukar tasiri a tsakanin al'umma yayi da yakan nishadantar da mutane a lokuta daban daban zakuga cewa masu kaɗa jita ya kan zamo musu hanya na samu hanya na dogaro ga kai wanda zasu tsaya da kafafuwan su su taimake kan su har su taimake wasu yayin da akan gayyace su wurare daban daban wanda ya kama na taron jama'a kamar yadda muka sani shi taron jama'a ana da bukatan a nishadantar da su musamman ma da abun da ya shafe jita wanda yake fidda sauti mai dadi da al'umma zasu ji dadi kuma zasu samu wato farin ciki a zukatan su da kuma nishaɗi yayi da zamu ga cewa idan za'ayi koda biki na aure ne akan wato bayan an gayyace en'uwa da abokan arziki an tanadar musu da abincin da zasu ci da abun da zasu sha wato abu na gaba akan yi kokari a gayyace wanda zai nishaɗantar dasu yayi da mai wato kaɗa irin wannan jita ze je wannan wuri ya gudanar da aikin sa wato ya kaɗa jita wanda zai faranta wa al'umma rai zai nishadantar da al'umma wasu ma zasu tashi suyi rawa har suyi liƙi abunda ake nufi da liƙi anan zasu manna masa kuɗi wanda zai zamo masa wato hanyan dogaro ga kai yayin da zaku ga cewa ba iya bikin aure kadai wato jita yake amfani ba jita yana amfani har a wurin bikin suna yayi da kaman yarda muka sani idan akyi haihuwa akan gayyace en'uwa da abokan arziki wanda zasu je su taya farin ciki wato na wannan haihuwar yayin da bayan an tanadar musu abun da zasu ci da abun da zasu sha akan gayyaci wanda zai je ya nishadantar yayin da mai jita idan ya je ya nishadantar wato zai sa al'umma da zuka je wannan taro na suna a farin ciki zai nishaɗantar nana ma akan ma iya wata masa liki wanda zai dogaro ga a kai wato akwai tarurruka da dama kama daga kan taro na siyasa zaku ga cewa wato mai jita yakanje ya gudanar da aikin sa na nishaɗantar da mutane yanda zai samu wato kyaututtuka daban daban wanin ma zaka ga cewa ko da naɗi biki ne na sarauta mai jita yakan iya zuwa wato yaje ya gudanar da aikin sa yayin da dubban jama'a ko ince dunbum jama'a zasuje su halirce wannan taro na biki wanda zaka ga cewa wato mai jita ya kan kaɗa wanda zai fidda sauti mai daɗi ya sa al'umma cikin farin ciki yasa alumma cikin nishaɗi wanda zaku ga aka musu kyaututtuka daban daban kama daga kan kyauta na motan hawa na babur da Kudi da dai sauran su yakan zame musu hanyan dogarau da kai dan jita abune da yake nishadantar da al'umma nagode

barka da war haka a wannan hot an gwado mana wato wuri ne da ake ajiyan takardu kamar yadda muka sani dakin ajiyar takardu wato ya kushi wurare daban daban wanda yake taimakon al'umma yake taimakon dalibai ƙwarai dagaske yayin da zamu ga cewa ko da a makarantu na kama daga kan primary zuwa secondary zuwa wato secondary zuwa jami'a zaku ga cewa wato akan tanaji daki na musamman wanda ake gudanar da wato ajiya na takardu wa'en da zasu amfane al'umma wa'en da zasu amfane dalibai yayin da zaku ga cewa a kowani makaranta akwai ɗakin da ake wannan tanada kuma zaku ga wa'ennan littatafai wato kowanne da gefen sa yayin da kaje neman abun da kake da bukatan ka karanta zaku ga cewa akwai fanni fanni wanin ma akan saka rubutu a jiki wanda zaka duba ba sai ka sha wahala ba yayin da ka shiga ka san me zaka karanta zakayi kokari ka duba kaga inda aka rubuta ire iren littattafin da kake bukata kama daga kan littafi na ilimin lissafi littafi na ilimin kiwon lafiya littafi na ilimin noma wato littatafai da dama wa'en da baza su lissafu ba wanda duk akan same su a wannan daki wato na akiyan takardu yayin da alumma dalibai zasu je su zauna wato akwai wurare na zama zasu zauna a wurin wato suyi karatu wasun ma akan basu su tafi dashi wato bayan kwana ɗaya ko kwana biyu su dawo dashi yayin da zasu je su wato su karanta ko da a gida ne kuma bayan an tashi wato a makaranta akan iya zuwa a aje a ara takardan a tafi dashi gida wanda za'a iya zuwa a maida musu wasun kuma wato zasu je ne su zauna a wurin suyi karatu wanin kuma wato akan bada aiki ne wanda ya kamata ayi a makaranta ko kuma wanda wato malami ko malama zata bada aikin da za'ayi zaku ga cewa aikin nan wato yana da wahala wanin kuma baza ka iya da kan ka ba sai ka nema taimako na littattafi yayin da za'aje wannan dakin da ake ajiyan littattafai wato aje a duba bayan an duba wato za'a iya samo wannan aikin da aka bayar a cikin wa'ennan littattafai dan littattafai ne da dama wanda ya kunshi fanni fanni duk abunda kake karantawa zaka samu littafin sa wanda karanta littafin zai iya taimaka maka wajen cigaban karatun ka wajen wato karin ilimin ka shiyasa yake da ƙyau wato dalibai a makaranta su ziyatar irin wannan daki na littattafi su ringa dauka suna karatu dashi abun da aka koyar dasu basu fahimta ba yayin da suka dauki littafin suka ringa karantawa zasu fahimce abun ƙwarai dagaske nagode

Barka da war haka a wannan hoto an gwado mana hoton mace ce yanda take saida wato kayayyakin ta kayayyaki ne kama daga kan wato kayan da ya shafi kayan gwari wato wanda a gefen hanya so dayawan lokuta zaku ga cewa mata su kan yi hubbasa su kan yi kokari sun kan gwada zage dagewan su wajan neman na kai wanda wato ne man kai abune da yake da matukar mahimmanci abune da yake da matukar tasiri a tsakanin al'umma yayin da mace zata tashi ta nema zaku ga cewa zata tsaya da kafafun ta zata taimake kanta zata taimake 'ya'yan ta zata taimake wato maigidanta zata taimake iyaye da dai sauran su shiyasa yake da kyau mata su tashi suma su neme sana'a yayin da kamar wannan wanda muke gani wato ta fidda kayan ta wanda ya shafi kayan gwari kamar yadda muka sani kayan gwari abune da ake kasa shi yayin da yakamata ya sha iska dan baida son zafi shiyasa so dayawan lokuta zaku ga cewa su kan kasa kayan su ko da a gefen hanya ne kamar yanda wannan mata ta kasa kayan ta wato a gefen hanya kayan gwari abun da ake nufi da shi a nan kaya ne da ya shafi su tumatiri tattasai tarugu albasa wanda muka ga daga bisanibaya ga ire iren wa'ennan kayan gwari da take saidawa ta kan saida wato abun da ya shafi gefen kayan abinci kamar su dankalin hausa su dankalin turawa da dai sauran su wanda wa'ennan kayayyaki wato kayayyaki ne da ake amfani dashi wajen yin miya da wajen yin abinci ko kuma ince girki baki daya ire iren wannan sana'a yakan taimaka kwarai dagaske wa mata yayin da zaku ga cewa koda ba shago suka samu a cikin kasuwa ba wato ko a gefen hanya suka samu zasu kasa kayan su kuma wato zai zame musu hanyan dogaro ga kai yayin da zaku ga dayawa mata wasu suna zaune babu abin yi kuma babu sana'a wanad hakan wato bai dace ba yayin da ake da bukata wato ita ma mace tayi hubbasa ta nema na kan ta wanda zai jawo wato tayi dogaro ga kai a koda yaushe za'ayi ta bani bani cikin gida ko kuma in ma matan aure ne tayi ta miji ya bata wanda yakan jawo rigima da sauran su yayi da ta tashi ta nema zaku ga yakan jawo mata dorewan zaman lafiya a cikin gidan ta yakan jawo mata dorewan zaman lafiya a cikin rayuwan ta ma baki daya neman kudi wato ga mace abune da yake da mahimmanci ko kayan miya ne kamar yadda muke gani mace zata iya kasa wa zata iya zuwa taje ta sayi tsari wato na kayan gwari na kayan miya wato in ma bata da hali da zata kama wani shago ko wani guri zata iya zuwa kamar yadda muka gani wannan ta samu dan gefen hanya ta kasa kayan ta kuma a nan take cinikayyan ta take gudanar da harkan ta da kasuwanci a tashi a nema wato abune da yake da mahimmanci nagode

barka da war haka a wannan hoto an gwado mana ne wato hoto na abinci abinci kama daga kan wato tuwo da kuma miya wanda yake dauke da nama a cikin sa wato na ganda da kuma kifi kamar yadda muka sani ire ire wannan abinci na tuwo wato abinci ne da yake gina jikin mutum abinci ne da yake kara wa mutum lafiya da karfi a jikin sa yayin da zamu ga cewa akanyi tuwo kala daban daban kama daga kan tuwo na gari na masara tuwo na shinkafa wato tuwo na eba wato tuwo na garin kwaki kenan wanda akeyin sa da jan garin kwaki kamar yadda muke gani wannan tuwo wato tuwo ne da akeyin sa da jan garin kwaki wanda jan garin kwaki akan yi shi ne wato da rogo wanda abinci ne da yake kara wa mutane lafiya a jikin su da kuma karfi kamar yadda muke gani miyan ma ba'a barshi a baya ba yayin da wato akwai abubuwa da aka saka wanda aka yi amfani da su wanda suke kara wa mutane wato yanayin jikin su wanda suke gina wa mutane jiki yayin da zamu ga cewa wato yayin da zamu ga cewa akwai wato abinda ya shfe nama wanda shi abinci ne da muka sani wanda yake wato gina jikin mutum yayin da zamu ga cewa wannan nama yakan taimaka kwarai dagaske wajen gina jiki sannan akwai kifi wanda shima abune da muka sani wanda yakan taimaka wajen gina jiki cin abinci abune da yake da matukar mahimmanci kamar yanda muka sani sai da abinci sannan mutane zasu rayu idan ba abinci ma babu rayuwa baki daya yayin da zaku ga cewa manya da yara wato duk ana da bukatan abinci wasun zaku ga yara ne amma yayinda basu samu abinci suka ci ba sai kuga suna ta ramewa suna ramewa wanda zakuga har zasu iya kamuwa da wasu cututtuka da dama cututtuka na yunwa wanad ba'a da bukatar haka yana da kyau wato a ringa cin abinci wanda zai gina wa mutum jiki wanda zai kara wa mutum lafiya wanda kuma zai kara masa karfi a jikin sa shiyasa zaku ga sau dayawan lokuta ba iya yara kadai rashin abinci ke musu illa ba manya ma wato idan basu samu abici suka ci ba su kan rame baya ga rama zaku ga cewa su kan zo wato har wata cuta ta kama su wanda akwai cututtuka da dama wanda a sanadiyan yunwa yakan yunwa idan tayi yunwa ma akan iya rasa mutum baki daya shiyasa yake da kyau wato a ringa cin abinci wanda ya kamata a ringa cin abinci wanda zai gina wa mutum jiki ya sanya masa lafiya da kuma karfi a jikin sa musamman wannan tuwo da muke gani na garin rogo na garin kwaki wato garin kwaki akanyi shi ne da rogo wanda abinci ne da ze gina wato da zai sa wa mutum karfi a jikin sa sabida miyan ma anyi amfani wato da abin da nama wa'en da kifi da nama duka wa'en da zasu hadu su gina wa mutum jiki nagode

barka da war haka a wannan hoto an gwado mana hoto ne wato na abinci kamar yadda muka sani hoto ne na tuwo tuwo wanda ake kira da tuwon saƙwara wanda akanyi shi wato da doya yayin da kamar yadda muka sani doya abune da yake kara wa mutane ƙarfi a jikin sa a jikin su yayin da akayi amfani na miya na egusi wanda miya ne da muka sani shima wanda yake da matukar mahimmanci yayin dake dauke da nama a jikin sa wato na ganda kamar yadda muka sani naman ganda wato pata ne na sa da ake wato amfani da shi wajen yin wannan nama yakan kara wato gina jiki wa mutum sannan wato ire iren wannan abinci yakan kara lafiya wa mutane da kuma ƙarfi a jikin su kamar yadda muka sani saida abinci mutane kan rayu idan ba abinci ma wato mutane bazasu rayu ba shiyasa yake da kyau wato a ringa cin abinci a lokuta daban daban kama daga kan safiya rana dare duk lokacin da aka bukaci abinci yana da kyau a ci abinci sabida abinci yakan taimaka wajen wato ƙarin lafiya da kuma gina jiki na mutum musamman ire iren abinci da suke da kyau kama daga kan yadda muka gani hadin da akayi wato akwai kayakaye na sinadarai wanda zai janyo wa mutum cigaba a rayuwar sa yayin da zamu ga cewa yanayin abincin da kake ci wato yanayin kuma yanayin lafiyar ka yayin da kake cin abinci mai kyau zaka ga cewa wato kana cikin koshin lafiya kuma wato zaka ga kai kanka kana jindaɗin jikin ka yakan kara maka lafiya sannan a sinadaran da akayi amfani dasu akwai wato wa'en da suke gina jikin mutum kamar nama kenan yayin da zamu ga cewa wannan haɗi haɗi ne wato da yakan samar da mafita yayin da zaku ga wasu idan basu samu abinci suka ci ba wato akwai cututtuka da dama na yunwa wanda kan kama mutane ba iya manya kadai ba har ma da yara zaku ga cewa wasu yaran wato suna dauki da cuta wanda ya shafi na yunwa yayin da zaku ga hannayen su sirara da kafafuwan su sai kaga cikin su kato ko kansu kato amma zaku ga sauran na jikin su duk a sirance mana'a alamu ne na ciwo da ya kama su wato na rashin abinci shiyasa yake da kyau a ringa tanadar da abinci musamman abinci da yake da kyau ma yara bayan yara ma ga manyan baki daya wanda ko da babba ne in bai samu abinci ya ci ba zaku ga yana rama har ma wata cuta ta kama shi dan rashin abinci yayi yawa wato akan iya rasa rai ma baki daya shiyasa yake da kyau a ringa cin abinci kamar wannan abinci da aka gwado mana wato tuwo ne na saƙwara tuwon doya wanda ake cewa tuwon saƙwara wanda yake kara wa mutane ƙarfi da lafiya a jikin su sannan anyi amfani da miya da su nama na ganda wanda yake wato gina jikin mutane nagode

barka da war haka a wannan hoto an gwado mana ne wato hoto na wato mai moto yanda ya kai wato a sa masa iska na tayar mota kamar yadda muka sani sa iska a tayar mota abune da yake da matuƙar mahimmanci yayinda wato za'ayi tafiya yana da kyau idan aka dau mota a kula sosai a lura sabida mota indan wato tayar ta ba iska yayin da aka dauke ta yakan iya janyo wato hatsari akan hanya wanda ba'a da bukatan haka kamar yadda muka sani ne hatsari abune wanda yake janyo wato ajijjirar maka sannan ma akan iya rasa rai baki daya shiyasa yake da kyau idan za'a dau mota um a tsaya a duba yayin da za muga cewa idan aka tsaya aka duba za'a ga cewa wato tayan babu iska wanda wato akwai ma'aikata da dama wanda wato sana'ar su kenan sa iska wato na tayar mota wanda zaku ga cewa mafiya yawan lokuta suan zama a gefen hanya wanda idan mota tazo wucewa zata tsaya wato su saka mata iska ko kum wanin zaku ga cewa iskan ne ya ragu bawai babu gaba daya ba yayin da ake da bukatar a cike shi ya kai yadda ake da bukata sabida ƙaucewa wato gudun hatsari akan hanya wanda zaku ga wata motar idan taya iska bata cika ba zakuga ta kan ƙauce ma hanya wato har ya kai ga aje a faɗa a cikin rami ko aje ayo hatsari wanda duk ba'a da bukatan haka yana da kyau wato wanda ya mallaki mota ya kasance yana kula da motan yadda wato zai ringa bibiya yana dubawa kafun ya shiga yakamata idan ya ajiye ta kafun ya shiga ya tabbatar ya ƙiwaye motan ma'ana abun da ake nufi anan zai kiwaye ya dudduba tayoyin gabaki daya yayin da zai iya fahimta idan tayn tana bukatan iska yaje a saka masa idan tayan bata bukatan iska toh zai iya tafiyar sa ya tafi kuma wato cikin koshin lafiya abun da ake da bukata dama wato gudun faruwar abu kafun abu ya faru shine akan iya tare shi idan ya riga daya faru babu yanda aka iya saidai ayi hakuri shiyasa yake da kyau a lura sosai ƙwarai dagaske musamman masu motoci da suke wato sufuri dashi na mutane wanda suke kasuwanci wato na kai wa da komo wa daga wata jahar zuwa wata jahar wasun ma zaka ga sun dauki mutane ba tare da sun duba tayar motan su ba wanda akan je a samu hatsarruka a gaba wanda ba'a da bukatan haka shiyasa yake da kyau yayin da wato zaka fita ko da aiki ne na motane kakeyi wanda zakana sufuri da mutane kaiwa da komo wa ka tabbatar a tabbatar an duba tayuka wto kafun a tashi sabida kauce ma gudun hatsari idan ba iska a kai ma wato wa'en da suka iya sawa su sa kafun tafiya nagode

barka da war haka a wannan hoto an gwado mana hoto ne na garke wato na shanikai kamar yadda muka sani saa wato suna da matukar mahimmanci suna da matuƙar tasiri a tsakanin al'umma yayin da zamu ga cewa wato akan ma yi safaran su zuwa wurare daban daban yayin da masu kiwon su su kan iya tashi daga wannan lahiya zuwa wata lahiya wanda duk dai su kanyi yawo ne yanda wato shanikan su zasu samu isheshen abinci da zasu ci shiyasa sau dayawan lokuta zaku ga cewa makiyaya masu kiwo sukan tashi wato da dogon zango gaga nan zuwa nan nahiyan zuwa wata zaku ga cewa wani lokacin akan tanadar musu wuri na musamman wa'enda ake kiwon su yayin da zasu samu irer iren abinci da suke da bukata su ci zasu samu ruwa su sha wato shiyasa zaku ga cewa mafiya yawan masu kiwo su kan bi wato inda za'a samu isheshen ruwa wanda wato shanikan su zasu ringa sha da yanda za'a samu isheshen ciyayi da abinci wanda yakama wa'en da suke ci sabida wasu zaku ga cewa wato akan tanadar musu ire iren abinci da suke so a tanadar musu ruwa wato a ringa basu a gida yayin da za'a ƙillace su ayi kiwon su amma mafiya yawan lokuta an fi fita dasu kiwo yayin da zaku ga cewa shanikan suna dayawa wanda sun fin garke ma daya za'a dauki wa'ennan shanakai wanin a fita dasu kiwo yayin da za'a kaisu bayan gari zuwa fili inda babu shuka inda ba'ayi noma ba wato fili wanda yake da ciyayi wanda suke da bukata za'a kai su suje su ci sannan a samu wato inda ruwa yake su sha ruwa yanda zasuyi kiwon su zuwa yammaci kafun a maida su wato zuwa gidajen su zamuga mafiya yawan lokuta wanin akan bi ma gida gida da ake kiwo na saniya a harhaɗa yayin da akan biya zaije yayi wannan kiwo za'a sadanta cikin da shi wanda ze je yayi kiwon su in yammaci yayi a dawo dasu gida wanin kuma zaku ga cewa masu shine da kan su suke wannan kiwo yayin da za'a sama musu dandali yanda zasu je su samu abinci kama daga kan yanyin ire iren ciyayi da suke da bukata wanda zasu ci ya gina musu jiki su samu ruwa da zasu sha wanda ze gina musu jiki kamar yadda muka sani wato saniya ko in ce harkan shanu yakan zamo wato abun dogaro ga kai yakan taimaka ƙwarai dagaske wa mai shi wannan hanya ne na samu kiwo abune da yake da matuƙar kyau musamman kiwo wato na saniya nagode

Barka da war haka a wannan hoto an gwado mana ne wato hoto na wato gareji ma'ana inda ake ajiyan motoci yayin da zamu ga cewa akanyi ajiyan motoci a inda za'a ringa wato diban mutane yayin da za'a kai su zuwa inda suke da bukata ire iren wa'ennan wurare da ake ajiye motoci wato wuri ne da yake da matukar mahimmanci yayin da zaku ga cewa su kan debi mutane zuwa wato inda suke da bukata walau daga wata jahar zuwa wata jahar walau wato ma a cikin jaha ma baki daya yayain da zaku ga cewa akan samu sufuli na motoci wanda zata ringa kai mutane unguwanni koda a cikin jaha ne ire iren wa'ennan motoci sukan taimaka ƙwarai dagaske wato wajen rage wato farashin ababan hawa yayin da zaku ga cewa idan za'a hau abun hawa yayin da aka tanaji ire iren wa'ennan motoci su kan taimaka ƙwarai dagaske wanda sukan dauki mutane wato a farashi mai sauki suje su sauke su a inda suke da bukata kamar yadda muka sani ne wato dake suna deban mutane dayawa wato mota ce da yake diban mutane dayawa akwai sauki a cikin ta shiyasa al'umma sukan so wato shiga ire iren wa'ennan motoci yayin da wato wanin zaka ga cewa a jaha daga wani unguwa zuwa wani unguwa akwai matsaya na musamman wato wurin ajiye motoci na wato abun hawa na sufuri wanda ake wato kai komo da mutane na zuwa unguwanni zaku ga cewa wata unguwa idan kaje daga nanza'a samu wato mota zuwa wani unguwa wanda wa'ennan motoci daga ajiye su a wannan wuri zasu samu cewa wato motoci ne da ake amfani dasu na zuwa unguwa kaza daga nan kuma zaka iya wanin ma zaka hau mota sau biyu yayin da zaku ga wata motan takan dibi wato mutane ne daga nan unguwa zuwa nan unguwa yayin da zaka iya sauka kayi wato sauka biyu ko uku wanin in tafiyan da nisa kafun ka kai ga inda zaka isa amma wa'ennan motoci sukan taimaka ƙwarai dagaske sabida wato yanyin biyan kuɗi da ake musu su kan rage farashi akan samu sauki a cikin su fiye da wanda za'a dauke ka wato a kai ka kai tsaye komin nisan sa wannan dake mutane ne dayawa wannan zai zo wannan zai zo za'a harhaɗa zaku ga cewa su kan tsaya har mutane wato su kai yarda ake da bukata wanin ma sukan tashi kafun mutane su kai yadda ake da bukata yayin da a hanya zaka ga cewa su kan tsaya su dauki wato mutane wanda kafun su isa inda zasu isa zasu chimma abun da suke da bukata shiyasa ajiye ire iren wa'ennan motoci wurin wato daukan mutane zuwa kai su inda suke da bukata yana matukar mahimmanci kuma yana taimakon al'umma nagode

barka da war haka a wannan hoto an gwado mana ma'aikata ne yanda suke kokarin wato haɗa wuta ko kuma ince sanya wuta a gida wanda kamar yadda muka sani wutan lantarki yanda tayi kuɗi tayi tsada wato akan yi kokari yanzu ana ta kokarin haɗa haɗe na wuta wato na wanda ake dabaro wanda ake amfani da batura wato da dai sauran su wanda zai wato kawo wuta a cikin gida wanda za'ayi amfani dashi wato zuwa amfani da akeyi da wutan lantarki kamar yadda muka sani ire iren wa'ennan haɗa wuta yanzu wato an fi samun cigaba akan yin su ko kuma ince ana kan samun cigaba akan yin su yayin da wato matasa da dama suka samu aiyukan yi sanadiyan haɗa irin wannan wuta wanda wannan wuta yakan taimaka ƙwarai dagaske wa matasa wa'enda suke sana'ar sa yayin da zamu ga cewa yanzu ana wato harhada su da jami'an samun cigaba a wajen yin su sannan kuma zamu ga cewa yakan taimaka wa gidaje yakan taimaka wa ma'aikatu dama sauran su yayin da zaku ga cewa yanzu akan bi wato a sassaka a gida yayin da wutan lantarki ta dauke zaku ga cewa akanyi amfani da irin wannan wuta wanda za'a wato yi a gudanar da abubuwa da wutan lantarki ke yi yayin da za'a iya kallan su telebijin za'a iya wato kunnan abubuwa da ya kama wanda akeyi da wutan lantarki wanda wannan ma wato akanyi amfani dashi sannan wato shi akanyi amfani da batura wanda za'a wato ringa gudanar kunna wannan wuta dashi wuta ne da yake amfani da rana wanda yake wato amfani da rana wajen tayar dashi shiyasa sau da yawan lokuta wato yana da saukin rayuwa yayin da zaku ga cewa mutane da dama suna magana kan cewa wato yafi sauki akan kuɗin wutan lantarki kamar yadda muka sani an kara wutan lantarki yayin da mutane sukan ƙoka yayin da yanzu zaku ga cewa mafiya yawan gidaje ana ta kokarin ana ta sanya wato irin wannan wuta yayin da ma'aikatan dasuke aikin zakuga cewa a wannan lokaci da muke ciki suna tsaka da aiki wurin kusan kullun zakuga cewa sukan samu aiki da dama yayi da gidaje duk ake ta kokari ake ta sassanya irin wa'ennan wuta wanda zasu taimata ƙwarai dagaske a rayuwan al'umma baki daya yayin da wato in aka dauke wuta na lantarki zakuga cewa wannan wuta za'ayi amfani dashi yayin da wato abu ne da yake amfani da rana wanda yakan taimaka ƙwarai dagaske duk kuma abubuwan da za'ayi amfani da su wato kunna firiji da sauran wasu abubuwa duk ire iren wannan wuta da ake amfani da batir da kuma haske na rana yakan taimaka ƙwarai dagaske Nagode

barka da war haka a wannan hoto an gwado mana hoto ne wato na cikin makaranta kama daga kan wato zuwa babban makaranta kama daga kan wato makaranta da ake nufi na gaba da secondary yayin da zamu ga cewa ire iren wa'ennan makarantu na gaba da secondary suna da matuƙar mahimmanci suna da matuƙar tasiria a tsakanin al'umma yayin da zamu ga cewa daliban su suna kokari wajen gudanar da karatu kamar yanda muke gani ga wani ɗalibi nan wato dauke da jaka a bayan sa wanda yake gwado mana cewa yana kokari ne wanda zai tafi aji sannan akan tanaji wato filaye a cikin makarantan wanda zaku ga cewa baya ga daki da ake zuwa wato ajiye na littatafai wanda ake zuwa a zauna ayi karatu a ciki zaku ga cewa manyan makarantu wato na jami'a wato gaba da secondary dukkansu zaku ga suna dauke da bishiyoyi a cikin su da kuma wato wurare da dama filaye wanda wato ɗalibai zasu iya zama wato suyi karatu anan ba lallai wato ɗalibi sai yace aji wanda ake wato ajiye littattafai zaiyi karatu ba zaku ga akan samu wato a hada kai a hada wato kai yanda zaku ga mutane uku zuwa hudu wanin bayan an fita a aji sukan zauna a irin wa'ennan wurare na cikin makaranta wanda zasu tattauna game da abunda aka koyarda su yayin da wanin bai fahimta ba za'a samo wanda wato zai karantar dashi ko kuma ince zai ringa koyarda shi a wato wajen aji yayin da zaku ga cewa in aka je makarantu gaba da secondary zaku ga mutane wato ɗalibai da dama wa'enda suke fita suke kai komo yayin da wasu zasu shiga aji wasu zasu fito wanda wasu kuma zaku gan su suna kokarin yin karatu ne kafun ma a shiga aji wasu kuma su kan hadu wato su tattauna a tsakanin su yayin da kowa zai kawo wato ilimin sa zai kawo abun da ya sani game da abun da suke tattaunawa a kai yanda zasu hada ilimin su fahimce abun da suke da bukata yanda akwai wanda bai gane ba zaku ga cewa akanyi kokari a ganar dashi wato ya fahimta baya ga na aji dan wani ɗalibi idan aka koya masa abu a aji baya fahimta take amma yayin da suka fita sauran abokan sa ɗalibai suka zo irin wa'ennan wato fili haraba na cikin makaranta za'a koyar dashi ta yanda zai fahimta sai ku ga cewa wato koyarwa da en'uwan sa dalibai suka masa zaku ga cewa ya fahimci wannan abun wanda zai iya amfani dashi yay amfane kan sa ya dogara da kan sa kamar yadda muke gani wato ilimi abune da yake da matuƙar mahimmanci ilimi na manyan makarantu ya kunshe abubuwa da dama kama ga ilimi na lissafi ilimi na harshe ilmin na kiwon lafiya na noma da dai ilimummuka da dama wanda dalibai kan dauka wanda zai taimake kan su kuma zasu taimake al'umma nagode

Barka da war haka a wannan hoto an nuna mana hoto ne wato na ƙwalbati abun da muka sani wato da kwalbati shine ma gudanar ruwa yayin da zamuga cewa idan aka tashi gina titi akan yi ƙwalbati a gefen sa wanda ƙwalbati wuri ne da yae taimaka wa ƙwarai dagaske yayin da ruwa ya taso wato yayyan musamman koda da damuna ne lokacin ruwa zaku ga wani ruwan yakan yi yawa wanda idan da ƙwalbati zaku ga cwa ya samu hanyan da zai wuce wani lokacin wato manyan ruwa na dam sukan fashe su shiga wato cikin gari yayin da idan da ire iren wa'enan ƙwalbati su kan taimaka wajen rega wato yawan ambaliyan ruwa shiyasa yake da kyau wato inga tonan ƙwalbati a gefen titi a layin unguwanni da dai sauran su yayin da zai tamaka ƙwarai dagaske wajen rage ambaliyan ruwa shiyasa zaku ga cewa ga wani biro nan wanda yake cikin ƙwalbatin wanda ake kwashe shara da shi yayin da zaku ga cewa mutane da dama su kan sha ruwa na leda da sauran wasu kayakaye na abinci sai su jefa a cikin wato kwalbatin wanda hakan bai dace ba shiyasa ake bi da wheelbarow ake kwashe wa ake sharan cikin sa sabida idan wurin ya toshe wato aka cike wurin da shara zaku ga cewa in aka cike wurin da shara zaku fahimci ce wa wato wannan wuri ya toshe idan ruwa yazo bazai samu hanyan wuce wa ba yayin da ruwa bai samu hanyan wuce wa ba zaku ga an samu ambaliya na ruwa wanda ba'a da bukatan haka kamar yadda muka sani ambaliyan ruwa zaku ga cewa ruwa idan ya taso zai shiga zuwa gidajen mutane bayan ya hau titi zai shiga gidajen mutane in ya shiga gidajen mutane wato zai tafi da asara na rayuka wato da dukiyoyin al'umma ba iya wai kudi kawai zai tafi dashi ba ba kayayyaki kadai zai tafi dashi ba wanda ake amfani da su na yau da kullum ba zaku ga cewa har mutane ma yakan tafi dasu yara da ma manya baki daya wanda ba'a da bukatan faruwan haka shiyasa tun kafun haka ya faru ake kokari a samu a tare wato yanayin yanda za'a gina ƙwalbati abune da yake da taimako ƙwarai dagaske yayin da aka gina ƙwalbati a tabbatar da cewa ba'a barin shara a cikin sa wato ba'a barin su datti a cikin sa a ringa kokari ana yawo ana kwashe wa'ennan datti da suke cikin ƙwalbati wanda zai tamaka ƙwarai dagaske wanjen rage ambaliyan ruwa wajen kare kai wato daga ma rasa rai baki daya wajen kare wato mutane al'umma kamar yadda muka sani tsafta ma na wato na ƙwalbati yakan kiyaye wa kare lafiyan mutane yayin da zaku ga mutane sukan yi mu'amala a wannan guri a gefen wato ƙwalbati yana da kyau a ringa kokari ana gina ƙwalbati ba sai gwammnati ma tatyi ba mutane ma zasu iya hadin kai wato su tona rami na ƙwalbati wanda zai taimaka ƙwarai dagaske wajen raje yawan ambaliyan ruwa da ake fama dashi nagode

barka da war haka a wannan hoto an gwado mana ne wato yanda ake taro wato ko kuma ince yanda ake taro na zuwa masallacin eidi kamar yadda muka sani akan yi sallah babban sallah akanyi sallah karamin sallah yayin da zaku ga cewa akwai daddaso na mutane na jama'a wanda suke wato kokarin zuwa masallaci wajen gudanar da wannan sallah na eidi yayin da zaku ga cewa akan samu wato motoci da dama wanda suke tsayawa wato a gefen titi ko kuma ince a gefen hanya yayin da kuma zaku ga cewa akwai dibban jama'a ko ince miliyoyi al'umma wanda suke kokarin zuwa wato inda za'a gatabatar da wannan sallah da kafafuwar su yayin da zaku ga cewa ana kai komo a wannan hanya yayin da al'umma wato zasu fito da dama wanda wasu ma sukan bar wato motocin su daga nesa yayin da zasu wato kama hanya da kafafuwan su zuwa su samu inda zasu isa shiyasa zaku ga sau dayawan lokuta ma wasu masu motoci sukan iya barin motan su ma a gida sabida wato gudun irin wa'ennan dandaso na taro na motoci da akeyi wanda za'a tsatsayar dasu wato akan hanya yayin da wato zaku ga cewa su kanyi kokari kawai su fito da kafafuwan su yanda zasu ta kosawa a cikin motocin su wuce har su samu su kai ga inda suke da bukatar zuwa shiyasa sau dayawan lokuta zaku ga cewa wato akan akan je da kafa wato a bar ma mota yayin da zaku ga wa'enda suka je da motocin ma sukan ajiye motocin su a can nesa wanda zasu samu dama na zuwa wato wurin da zasu gudanar da wato sallan eidi sallan eidi wato akn yi na karama akanyi na babba wanda dukkannin su wato akan je a gudar wato da sallah na raka'a biyu wanda ake kiran sa da sallan eidi yayin da zaku ga cewa mutane sukan taru da dama wanda wasu unguwannin wato ba'a kowani masallaci ake gudanar da wannan sallah na eidi ba wanin dake sabida yawan jama'a dasuke zuwa akan tanaji wato fili na musamman wanda za'a gudanar da wannan sallah wanda ba'a yin sa a kananun masallatu da dai sauran su sabida yawa da dumbin da al'umma suke dashi wanda ya kunshi mutane da dama maza da mata akanyi kokari wato gurin fita gurin murna wato gabatar da wannan sallah na eidi shiyasa zaku ga cewa akan cika titi baki daya mutane ne motoci da dai sauran su wanda wasu zaku ga suna dauke da lema a hannun su sabida rana ko kuma sabida ruwa wato wannan dandaso na taru gurin zuwa eidi akan yi shine wato a ranar sallah walau na layya walau kuma karamar sallah nagode

barka da war haka a wannan hoto an gwado mana wato hoto ne na goro kamar yadda muka sani goro abune da yake da matukar mahimmanci abune da yake da matukar tasiri a tskanin al'umma yayin da zaku ga cewa goro yakan banbanta yayin da zamu gani cewa akwai farin goro sannan akwai jan goro wanda akanyi amfani dashi wato a lokuta daban daban kamar yadda muka sani akanyi amfani da goro a lokuta daban daban kama daga kan bikin aure wato biki na suna da dai sauran su wanda al'umma ma a haka suna yawan wato cin sa kamar yadda muka sani ne wato rogo yayin da aka um goro yain da aka tashi biki na aure zaku ga cewa akan je a gayyaci al'umma wa'enda zasu je wurin daurin aure wanda akanyi amfani da goro wato a kai aje a rarraba bayan antashi a daurin aure akan raba goro kafun ma aure wato akan akan wato idan aka bada 'ya kaun a zo ga auren ta akan kai goro wanda akanyi amfani dashi a rarraba wa en'uwa da abokan arziki wanda zai tabbatar da cewa wato shaidar ga wanda zai aure ta hakan aka tashi auren ma a wurin daurin auren akanyi amfani da goron a rarraba wa jama'a wanda zai tabbatar da mutane da su shaida cewa an daura wannan aure baya ga nan akanyi amfani da goro wajen radin wa suna yayin da akayi haihuwa zaku ga wasu sukan kai ma goro har zuwa masallaci wanda za'a rarrabawa mutane na shaidan wato rada suna na daa da aka haifa sannan zamu ga cewa mutane da dama sukan amfani da goro su kan ci goro wasun ma wato musamman tsofi su kan ci goro wanda yakan taimaka musu wato wajen jindadin rayuwan su wajen wato inganta musu jikin su baya ga tsofaffi akwai matasa da dama wa'enda suke cin wato goro wanda wasun ma zaku ga cewa idan zuciyar su yana yawan tashi in suka ci goro sai ku ga ya maida musu wannan tashin zuciya sukanyi amfani dashi wajen wato rage tashin zuciya shiya wasu zakuga ko tafiya za suyi sukan tanaji wato goro suyi tafiya dashi yayin da suka shiga mota wasu sukanyi fama da tashin hankali tashin zuciya wato su ringa jin zasuyi amai wato mutane da dama wa'enda basuwa son wato warin mai zasu zaku ga cewa wasun sukan rike goro a hannun su yayi da aka fara tasiya ko tafiya tayi nisa suka ji warin mai ya haura musu sunji tashin zuciya zasu dan palli goron nan su ci wanda yakan taimaka musu kwarai dagaske goro yakan taimaka wajan gudanar da hidindimu kala daban daban kama daga aure suna wato da dai suran su nagode

barka war haka a wannan hoto an gwado mana hoto ne wato na karafuna da inji wanda suke bada wutar lantarki kamar yadda muka sani irer iren wa'ennan karafuna sukan taimaka kwarai dagaske yayin da yanda muka sani wato wutar lantarki abun da yake da matukar mahimmanci abune da yake da matukar tasiri wato ga rayuwan al'umma yayin da zaku ga cewa inda aka samu wuta wato yakan zamo wani abu mai zaman kan sa yayin da wuta ma yakan sanya mutane a cikin nishadi wanda sai da shi ake kunna telebijin wanda telebijin akanyi kallo a ciki kama daga kallan finafinai wanda mutane kan faranta wa mutane rai yakan sa su cikin nishadi wato kalla kalle ya shafi wato na wato labarai wanda zaka ganin abu da kasa ke ciki ba ma iya jahar ka ba bama kai kasar ka kadai ba zaka iya gani wato kasashen ketare halin da suke ciki yanayin yanda suke rayuwa da dai sauran su wanda abubuwa ne na cigaba a rayuwa wutan lantarki abune da yakan taka rawar gani kwarai dagaske a lokuta dabab daban a wurare daban daban sannan akwai amfani ma da akeyi da wutan lantarki da friji wanda zaku ga cewa akan saka abubuwa da dama wanda wato idan babu wutan zai iya paci ma yayin da za'a sa shi a friji zai taimaka kwarai dagaske wajen ajiye abubuwa wanda zaiyi wato kwana da kwanaki ko ma ince wata da watanni ba tare da ya samu matsala ba ko kuma ya baci ba shiyasa zaku gani cewa inda aka fi samu wutar lantarki an fi kasancewa a cikin farin ciki an fi kasancewa a cikin murna wanda wasu su kan yi amfani da wannan wutan lantarki gabatar da sana'oin su kala daban daban kama daga kan masu kunun zaki masu zobo suke saka wa a firiji akwai kuma wato wa'enda suke amfani wato da kifi kifin ma wanda wato ake saka shi a firiji yayin da kifi ne wanda yake kankara ake saida shi wanda idan babu wannan wuta za'a iya samun matsala da wannan kifi zasu rube danye ne wato akwai danyayyakin kaya wanda ake amfani dasu a saida su yayin da wutar lantarki yakan taimaka wato da dama ma jama'a wajen saida wato kayyaykin su ko abubuwan da suke siyarwa suyi dogaro ga kai shiyasa zaku ga cewa inda aka fi samun wutan lantarki wato an fi jindadi anfi kasancewa a cikin farin ciki wannan hoto an gwado mana ne karafuna da yake wato bada wuta na lantarki da kuma injina wanda wato ake amfani dasu wajen rarraba wuta wato zuwa wa jama'a a cikin gari wanda al'umma zasu amfana da wannan wutan wajen wato abubuwa da zasu ajiye a gidajen su wurin kasuwancin su wurin aiyuka da dai sauran su nagode

barka da war haka a wannan hoto an gwado mana hoto ne wato na kekenap kamar yadda muka sani kekenap wato mota ce da aka fito da ita wanda takan taimaka ma jama'a ga baki daya wato mota ce mai kafa uku wanda ake sufuri na mutane wato daga wannan unguwa zuwa wani unguwa wanda zaku ga cewa yanzu wannan mota wato tayi tairi ƙwarai dagaske wajen taimakawa al'umma da kuma samu abubuwan yi yayin da zaku ga cewa dubban matasa sun samu sana'ar yi wanda suke dogaro ga kan su a sandiyar wannan motan ta kekenap sannan zamu ga cewa mutane ma sun samu abu mafi sauki da zai kai sun zuwa inda suke da bukata kasan cewar sukan debi mutane biyu zuwa uku wato su kai zuwa wuri zakku ga cewa akan samu sauki da rangwame na farashi na biyan wato wannan kuɗin abun hawa zuwa inda kake da bukata ya kai ka yayin da aka dauke ka za'a iya daukan wani na wannan unguwa wanda zaku ga cewa dukkanku za'a rage muku kuɗaɗen ku za'a kai ku a farashi mai sauki yayin da shima mai tukawa yakan zame masa wato abun dogaro ga kai wanda zaku ga cewa akanyi musu wato kala na musamman a wata jaha zaku ga an saka musu kala mai ruwan koriya wata jaha za'a saka musu kala wato mai ruwan ganye da dai sauran su wanda ire iren wa'ennan mota su kan taimaka ƙwarai dagaske wajen kai komo na al'umma wajen kai komo na mutane baki daya yayin da zaku ga cewa yanzu sun kara yawa wato fiye da babura wanda da a baya an fi amfani ne da babura wanda babura mutum daya yakan dauka ya kai zuwa inda yake da bukata shiyasa za'aga cewa idan aka tari babur wato akan kara masa kuɗi ba kaman na kekenapep ba keknapep dashi akan wato samu sassauci da rangwani na wajen biyan sa kasancewar bab mutum daya za'a dauka ba kuma yakan taimaka ƙwarai dagaske wajen kai mutane yanda suke da bukata ba tare da sun sha rana ba yayin da zaku ga cewa akwai rufi wato akan sa wanda zai tare wa mutanen dake ciki wato rana sannan bayan ma zakuga cewa a rufe yake wanda indan ka zauna zaka zauna ne a cikin inuwa zaka zauna a cikin kwanciyan hankali a kai ka inda kake da bukata a ajiye ka sannan a kekenapep din akan samu wanda ake musu baya wato na diban kaya yayin da zaku ga cewa su sukan debi kaya ne su kai inda ake da bukata wanda nan ma hanya ne na dogaro ga kai ga mai shi wanda ya zame masa sana'ar yi zai samu hanyan dogaro ya tsaya da kafafuwan sa har ma ya taimaki wasu wato kekenapep sun kasu kashi biyu da wanda yake sufuri na diban mutane daga nan unguwa zuwa wani unguwa da wanda kuma yake diban kaya duka dai su kan taimaka ƙwarai dagaske nagode

barka da war haka a wannan hoto an gwado mana mota ce wanda ake haya da ita yayin da zamu ga cewa ire iren wa'ennan dogayen mota da ake haya dasu akanyi amfani wato da karen mota abunda ake nufi da karen mota bawai kare na dabba ba wanda yake wato kiran al'umma ko ince wanda yake kiran mutane zuwa ga su zo su shiga wannan mota wanda zakuga cewa sukan kira sunayen unguwani da zasu je ta hanyan dazu bi wato zasu ƙirga wanin zakuga unguwanni uku ne a jere a layi guda wanda duk in zaka shiga wato zasu gaya maka unguwa kaza unguwa kaza suna wucewa su kan tsaya suna fada wa mutane wato inda zasu yayin kake da bukata ko akwai unguwan da zaka je daya daga cikin wa'enda wato wannan karen mota yake lissafawa zaka zo ka shiga yayin da zaka faɗi dai dai inda za'a ajiye ka ire iren wa'ennan mota suma sukan taka rawan gani sukan taimaka ƙwari dagaske yayin da zamu ga cewa sukan taimaka wa al'umma wajen rage farashi wato da zasu kai su ksancewar ba mutum daya suka dauka ba ba mutun biyu ba su kan ɗibi mutane da dama wanda zai fitar musu wato da kuɗin man su da kuma wato abunda zasu samu wanda zasuyi dogaro ga kan su kasancewar wato mota ce ta sana'a mota ce ta kasuwanci shiyasa zamu ga cewa su kanyi kokari ƙwarai dagaske wajen aiyukan su kuma sukan taimaka wa al'umma kuma al'umma ma sukan amfana dasu yayin da zaku ga cewa ireiren wa'ennan mota wato suna da sauƙi koda ruwan sama akeyi hankali ƙwance ake shigan su baza kayi tunanin ka hau wato ruwa zai duke ka da dai sauran su babu ruwa sannan babu rana ire iren wannan moto sukan taimaka wa al'umma yayin da zaku ga cewa wasu mata da goyo a bayan su su hau kan babur wasu kaa cewa ga rana ko ruwan sama ya sauko da dai sauran su amma yayin da ake samu ire iren wannan mota da suke wato yawon kai mutane unguwanni yakan taimaka ƙwarai dagaske za'a shiga a zauna da yara da manya baki daya mai yara zata zo ta shiga da 'ya'yan ta cikin ƙwanciyan hankali shiyasa zaku ga cewa ire iren wa'ennan mota akan tanije su daga wannan unguwa zuwa wani unguwa wasun ma sukan zaga unguwanni su kai kaman guda uku wa'en da suka kai wa'en da suka kasance wato a hanya daya suke zakuga cewa akan kira sama da guri guda biyu ko wuri uku amma zaku samu cewa wa'ennan wurin a yanki daya suke yayin da aka ajiye kowa zai faɗi inda za'a sauke shi idan aka isa za'ayi magana ace an iso sannan a tsaida mota a sauke wanda ya iso inda yake bukata a wuce da wasu gaba ire iren wannan mota na haya yakan taimakawa al'umma baki daya nagode

Barka da war haka a wannan hoto an gwado mana ne na hoto yanda ake gina gida kamar yadda muka sani gina gida abune da yake da matuƙar mahimmanci abune da yake da matuƙar tasiri a tsakanin al'umma yayin da ake gina gida wato akanyi wato gurare da dama kama daga kan ɗakuna wanda ake kwana a cikin ta ɗakuna wanda ake zama wato wanda ake sa kujeru dad dai sauran su yayin da zamu ga cewa a wannan hoto an gwado mana yanda aka toni rami adkan toni rami wato a cikin gida yayin da wato za'a samu wurare za'ayi amfani wasun da ruwa wasu suka debo ruwa na gini yayin da zasu tona rami daga cikin gida kuma sannan akan toni wato abunda ya shafi magudanar ruwa da dai suran su wanda z'ayi su wato daga gefen gida shiyasa zaku ga da aiki na gini aiki ne da yake da matuƙar mahimmanci aiki ne dayake da matuƙar tasiri a tsakanin al'umma yayin da wa'en da suke aikin wato yakan zamo musu dogaro ga kai wasu yakan zamo musu wato sana'an yi wanda zasu iya rike kan su har ma su taimaki wasu aikin gini aiki ne na sana'a mai zaman kan sa wanda yake taimakon matasa baki daya ko kuma ince yake taimakon matasa da dama wato wajen samun aiyukan yi yayin da zamu ga cewa ire iren wa'ennan aiyuka na hannu wato yakan taimaka wajen yawan wato rage matasa masu zaman banza wanda wasu zasu ga cewa sukanje ne suyi wato aiki na ƙwadugo a wannan wuri yayin da masu ginin kan su su kenan suke gudanar da gini wasu zasuje suma su amfana da wannan su samu abunyi yayin da zasu je su ringa mika bulo ko kuma su ringa wato dai taya su ƙwabin kasa da sauran su wanda duk wannan hanya ne na samun abinyi zamu ga cewa ko da tonan rami ne ma ya kama zakuga cewa bayan wa'enda suke gini akwai muƙarramai wa'enda suke bin bayan su sum su samu na su yayin da aka zo abun da ya shi tonan rami zaku ga su kan tona wato su ma a biya su aikin gini aikine da yake da matuƙa mahimmanci sana'a ne da yake taimakon al'umma yayin da zaku ga cewa irin gine gine da akeyi yanzu wato dubban al'umma matasa sun samu abunyi sanadiyan ire iren gini da akeyi zaku ga cewa da karan kansa mai ginin da mai masu taimaka masa ko ince 'ya'yan gidan sa wanin ma zakuga cewa ya debi matasa ne suje su ringa ba wai taimako ba su je su koyi aiki yayin da ake gini su ma zasu koya har su kai ga lokacin da su ma suyi wato da kan su aikin gini aiki ne da yake da matukar mahimmanci da kuma tasiri wato a tsakanin al'umma nagode

barka da war haka a wannan hoto an gwado mana hoto ne wato na ƙwalbati kamar yadda muka sani akan toni rami wato na ƙwalbati a gefen titi yayin da wato yakan taimaka ƙwarai dagaske wato al'umma wani zakuga cewa an tone shi yadda wato yake da zurfi sosai wanda zai kasance wato magudana na ruwa yayin da zamu ga cewa ƙwalbati yakan taimaka ƙwarai dagaske yakan taka rawar gani wajen ɗaƙile wato faruwa ko kuma ince ambalya na ruwa shiyasa zaku ga idan akayi titi akanyi kokari a toni rami na ƙwalbati a gefen sa wanda sau dayawan lokaci wasu zakuga sukan sha ruwan leda su zuba su zuba masa shara wanda akan bi a ƙwashe wannan ruwan leda da leda wanda aka zuba wasu kayakyen abinci wanda akan bi a kwashe ciki a tsaftace ciki wanda zai taimaka ƙwarai dagaske yayin da zamu ga wani lokacin idan akayi ruwan sama ruwan yana yin yawa sosai wanda wato zai iya wato faruwar ambaliya zai iya kawo ambaliya yayin da ruwan sama yayi yawa ya samu irin wa'ennan magudanar ruwa na ƙwalbati zaku ga cewa ya samu hanyan da zai wuce ba tare da an samu matsala ba amma yayin da akayi titi ba'ayi ƙwalbati ba ko kuma aka bar ƙwalbati aka cike shi da shara wato sai ku ga idan ruwan sama yayi yawa ko kuma ruwa na wani babban dam ya fashe sai ku ga ya shiga cikin gari ya shiga cikin unguwanni ya shga wa mutane gidaje wato wanda a sanadiyan haka akan samu asaran kuɗaɗe akan samu asaran kayyayki da ake amfanin da su na yau da kullum bama iya kayayyaki ba akan samu asaran rayuka da dama kama daga kan yara zuwa manya duk akan rasa rayuka a sanadiyan ambaliyan ruwa amma yayin da ake taimako ana tona ramuka na ƙwalbati wato yakan taimaka ƙwari dagaske wajen da idan ma ruwa yayi yawa zai samu hanyan da zai wuce sai kuga ya taimaka ya kare dukiyoyin al'umma ya kare wato rayukan su baki daya shiyasa yake da kyau a duka wato yin wato ƙwalbati ko da a layin unguwa ne ma ba wai sai a kan titi ba ko titi na layin unguwa yana da kyau ayi ƙwalbati kuma shi ƙwalbati ba sai an jira wato gwamnati tayi shi ba al'umma na wannan yankin zasu yi hubbasa su bada nasu gudumawa su kare lafiyan su da dukiyoyin su da ma na iyalen sa ma baki daya wanda zasu iya haduwa su toni rami na ƙwalbati wato a yankin su wanda zai tamaka ƙwarai dagaske mu tare wato faruwa ko kuma ince ambaliyan ruwa wanda idan yazo wato zaku ga cewa ruwa in yazo zai shiga yankin su wannan ƙwalbatin zai bi ya wuce wanda sun kare wato lafiyan su da na iyalen su nagode

Barka da war haka a wannan hoto an gwado mana wato hoto ne na ƙwaleƙwale yanda ake tuka ƙwaleƙwale wasu su kan ce masa jirgin ruwa kamar yadda muka sani ire iren wa'ennan wato ƙwaleƙwale aakn same su a wurare da dama yayin da zamu ga cewa yakan taimaka wa al'umma ƙwarai dagaske dan zaku ga cewa wasu garurruwa wato akanyi su ne wato tsakanin su wato ruwa ne yake a tsakani yayin da idan zaka je wani garin ya zama dole zaka bi ne ta hanya ruwa wanda wannan ruwa wato mutane baza su iya sauka a ce suyi tafiya da kafafuwan su ba zai zamo musu wato tashin hankali ko kuma ya janyo musu asaran ran su baki daya amma yayin da kuka ga aka samu irin wa'ennan jirgin ruwa ko kuma ince ƙwaleƙwale yakan taimaka ƙwarai dagaske yayin da mutane idan suka fito zasuyi tafiya ya shafe hanyan ruwa wato yakan zamo akwai masu wannan aiki wa'en da suke da sana'an wato na tuka wannan ƙwaleƙwale wanda mutane zasu shiga ciki su zauna a kuma tafi dasu yayin da wannan ƙwaleƙwalen akanyi amfani da katako wato pake cikin sa har ayi sannan akan amfani da katako wajen yin zama a cikin sa yayin da zaku ga cewa akanyi tukin sa ne shima da katako wanda za'a ringa chakawa a kasa wato ana jan ruwan yana tafiya da wato wannan ƙwaleƙwalen yakan taimaka ƙwarai dagaske wato wajen tsallakar da mutane daga ruwa wanda zai kai su wato zuwa wani yankin baki daya shiyasa zaku ga cewa mafiya yawan lokuta wato garuruwan da akwai ruwa ko kuma zaku ga wasu kauyuka wato tsakanin wannan kauye da wannan kauye da ruwa wanda zaku ga cewa al'umma sukan fito su je ko cin kasuwa ko gudanar da wasu harkoki na rayuwan su wato ta hanyan wannan ruwa wanda wato su kanyi amfani ne da wannan ƙwaleƙwale su je wato zuwa guraren sana'ar su zuwa wani yankin da zasu je su gudanar da zumunci ko kuma suje wato suyi sana'a zaku ga cewa wasu gidajen ma wato akan yi su ne a cikin ruwa yayin da akanyi amfani da ƙwaleƙwale wajen kai wa da komowa na rayuwan su zaku ga cewa ko kayyayki suke sayyada wa akan yi amfani ne da ƙwaleƙwale wajen saida kayansu sabida cewa gidajen anyi sune a cikin ruwa su kan gudanar da rayuwa a cikin ruwa yayin da za'a dauki ƙwaleƙwale aje nan aje can a haka suke zumuncin su a haka suke ziyaran su a haka suke gudanar da rayuwan su shiyasa zaku ga cewa ƙwaleƙwale yana da matuƙar mahimmanci yana da matukar tasiri kuma ƙwaleƙwale abune da yake amfanan al'umma baki daya Nagode

barka da war haka a wannan hoto an gwado mana ne wato yanda ake fitan bikin na sarauniya fita wato irin na al'ada wato fita da yake da karamci yayin da zamu ga cewa irin wannan fita na biki da akeyi na al'ada na sarauniya ya kan wato taimak kwarai dagaske wajen gwada al'ada yayin da zamu ga cewa wato anyi amfani ne da fararen kaya ita wannan sarauniya tayi amfani da fararen kaya sannan tayi amfani wato da hula irin na al'ada irin na gwada sarauta irin na bikin ta wato ga al'ummar ta yayin da zamu ga cewa ga ma biya nan su ma da dama wanda suke biye suke sanye suma da faraen kaya a jikin su sannan suke sauye wato da yana yin shiga irin na al'ada wanda suke taya ta farin ciki suke kuma gwada murnan su sau dayawan lokuta idan za'a irin wannan fita wato na al'ada na sarauniya akan gaiyace al'umma yayin da aka gayyace maza da mata akan gayyace en'uwa da abokan arziki wanda zasu je su taya farin ciki su taya ta murna na wannan rana na fitan bikin ta yayin da zamu ga cewa akan gayyaci akan tanaji wato abun da za'a ci kala daban daban na jin dadin rayuwa kama daga kan abinci zuwa abun sha wanda zamu ga cewa ire iren wa'ennan wurare na taro na fitan wato biki na sarauniya wanda al'umma su kan taya ta farin ciki a wannan rana zamu ga cewa wato dubban jama'a sukan je kuma inda jama'a suka taru wato ana kokarin nishadantar dasu yayin da zaku ga cewa za'ayi shiga irin na al'ada wanda za'a fito a gwada farin ciki wato a yi kade kade ayi rawa a gwada murna na faruwan wannan wato fitan biki baya ganan wato ire iren wannan biki na sarauniya zaku ga cewa akan fita wanin a fara wato yawo akan hanya wanda za'a gwada farin ciki ana rawa ana murna na wato fitan wannan sarauta zaku ga cewa al'umma da dama suna kokarin murna da goyon bayan su da kuma taya ta farin ciki shiyasa sau da dama zaku ga cewa wato anyi anko wasu su kan ce masa asoebi yayin da za'a fito wato a yanayi iri guda kamar yadda muke gani wa'ennan su sunyi shiga ne na fararen kaya wanda yake tabbatar wa mutane da cewa shiga ne na murna shiga ne na farin ciki a wannan rana sabida rana ne wato na tarihi rana ne da baza su manta dashi ba musamman ita sarauniyan kanta wato shigan ta ya bambanta ne sauran al'umma da aka gayyata yayin da zatayi fita zata tayi fita ne na kasaita fita da zai kawatar fita da zai kayatar da al'umma baki daya wanda zata bambanta wato daga sauran wa'enda suka zo taya ta farin ciki Nagode

barka da war haka a wannan hoto an gwado mana ne wato yanda ake amfani da na'ura wajen cire kudi kamar yadda muka sani ire iren wa'ennan na'ura dake amfani dasu sukan taimaka kwarai dagaske wa al'umma yayin da wato suka kasance wurin sana'a na matasa yayin da idan kuka ga yanzu aka bude shago wanda zakuga akan ajiye wannan na'ura da ake amfani dashi a hannu wato wajen ciren kudi yayin da al'umma da dama sun rage yawan zuwa bankuna sunrage yawan zuwa wato wurare dake jikin banki wanda wato ake amfani da na'ura na ciren kudi sun dawo amfani da na'ura na hannu wanda ake ciren kudi a cikin sa yayin da zamu ga cewa wato al'umma da dama sun koma amfani da wannan wanda zamu ga cewa su kan bawai kudin ne ke fita daga ciki ba yayin da zaka bada wato katin ka na shedan katin ka na banki wanda za'a sa wato a maida kudin zuwa gurin wanda ya mallaki wannan na'ura dake amfani da kudi wanda zaku ga cewa ya zamo hanyan sana'a wa matasa wato da dama wanda zaku ga cewa sukan je ne su karbi kudi a banki wanda zasuyi amfani dashi wanda zasu zo suyi kasuwancin su dashi ya zamo abun kasuwanci abun dogaro ga kai yayin da zaku ga cewa yayin da wanin za'a tura musu za'ayi amfani ne da man haja na wannan banki a tura musu da kudi zuwa bankin su wanin kuma za'a kai musu wato kati ne suyi amfani da wannan na'ura wajen wato maida kudin zuwa nasu bankin wanda zasu dauki wannan kudi su kirga su bawa mutane a hannun su wanda akwai dan abu da suke cire wa wanda wato ya kasance nasu ne wanda na kasuwancin su ne abun da suka samu a kai wanda zasuyi dogaro ga kai yanzu ire iren wannan na'ura wato ya zamo hanyan samu wa dubban matasa wanda a zahirin gaskiya ya rage wato yawan zaman banza da matasa ke yi ya rage yawan rashin aikin yi da matasa ke yi sau dayawa idan aka fita yanzu za'aga cewa a bakin hanya kan kaje nan da nan zaka ga mai irin wa'ennan na'ura kan kaje nan da nan zaka sake ganin wani daban kusan ma ba iya kan hanya ma kadai bakin titi ba akwai shaguna shaguna da suke bakin titi wanda da dama zaku ga cewa suna dauke da wannan na'ura wasu su kanyi amfani dashi a shagon su wanda suke saida kayayyaki yayin da aka je siyan kaya ba sai an kai kudi a hannu ba wato zaka iya bada kati a cire daidai kudin kayan ka ba sai kaje da kudi a hannu ba wasu kuma zaka je ne wato ka bada kati a baka a cire daidai kudin su maida shi bankin su su baka kudin a hannun ka ire iren wa'ennan wato na'ura yakan taiamaka kwarai dagaske ma wasu a wurin sana'ar su sannan wasu kuma shi gudan kanshi ne suke sana'ar dashi nagode

barka da war haka a wannan hoto an gwado mana hoto ne na mata wato yayin da suke gudanar da farin ciki suke gudu suke nuna wato murnar su kamar yadda muka sani sau dayawan lokuta wato mata sukan hadu su gwada farin cikin su su gwada murnar su wanda zasu yi guje guje a tsakanin su wanda kamar yadda muka sani guje guje wato motsa jiki ne yake kara wa mutane ma lafiya a jikin su kamar yadda muka sani akwai lokuta da dama wanda mata kan fita wato motsa jiki wato yanda zasu bi kan titi wato suna guje guje musamman da safe yayin da zaka ga idan ka fita kan hanya da safe zaka ga mata sun hadu wato yayin da suke guje guje a gefen hanya wata kila wanin ma a layin unguwa wanda zaku ga cewa yakan taimaka musu wajen karin lafiya a jikin su idan ma marasa lafiya ne yakan wato samar musu da lafiya a jikin su kamar yadda muka sani gudu abune da yake wato motsa jikin mutum yayin da suka yi gudu zasu motsa jikin su kafun su koma wanda zai waskar musu da jinin jikin su zai waskar musu da kwakwaluwan su zai kuma kara musu lafiya a jikin su yayin da zamu ga cewa wasu da suke dauke da kiba ya kan taimaka mus kwarai dagaske yayin da zamuga cewa yakan rage musu nauyi dake jikin su yakan kuma rage musu kiban dake jikin su shiyasa zaku ga cewa gudu abune wato da ya shafi motsa jiki wanda ke taimaka wa mutane baki daya shiyasa zaku ga a bisa yawan lokuta da safe akanyi kokari a fita ayi ta wannan guje guje a gefen hanya wanda zai taimaka kwarai dagaske wajen kara wato wa mutane lafiya a jikin su mai kara musu lafiya rage musu nauyi da dai sauran su ba wai sai mai kiba kadai zeyi gudu ba ko mara kiba ma zaiyi gudu wanda koda da lafiyar sa zai taimaka wajen samun karin lafiya a jikin sa koda bai rage masa nauyi ba sabida cewa mara kiba baida nauyi sannan zaku ga wasu suna dauke wato da cuttutuka Yayin da zamu ga cewa wasu cuttutuka suna damun su kama daga kan hawan jini ciwon sugar da dai sauran su wanda yayin da suka fita sukayi irin wannan guje guje zai taimaka musu kwarai dagaske wajen wato kawar da wannan ciwo wajen wato rage wanna ciwo da yake jikin su wannan guje guje kuma na mata da ke hadin kai suyi shi a layin ungwa wato bayan wato motsa jiki da kara musu lafiya da yake yi da kuma wato kara musu lafiya da rage musu nauyi ga masu nauyi wato yake janyo hadin kan mata naki daya yanda zasu cigaba da rayuwa wato cikin aminci cikin tausayin juna zasu cigaba da rayuwa da zumunci wato mai dorewa yakan janyo hadin kai a tsakanin su baya ga neman lafiya da suke yi nagode

Barka da war haka a wannan hoto an gwado mana wato hoto ne na shago yayin da mace take saida kayyakin ta wato a shago shago kuma da yake dauki wato da wato za'a ce abun wato abubuwa da dama kamar yadda mika sani mata su kanyi kokari wato wajen kashekashe na kayayyakin su ko da a gefen hanya ne yayin da wasu su kan samu dama da zasuyi shago kamar yadda muka sani shago abune da yake da matuƙar mahimmanci a tsakanin al'umma yayin yakan taimake mutane wajen dogaro ga kai wajen tsyuwa ga kafafuwa wato ganin cigaban rayuwan al'umma kamar yadda muke gani mata ma yanzu ba'a bar su a baya ba sukan tashi wato suyi koƙarin neman na kan su wanda koƙarin neman na kai abune da yake taimako baki ɗaya zaku ga cewa mace ko da a cikin gida ne yayin da take da abun yi take da shagon da zata fita koda sahgon ne ta saida kaya zaku ga takan taimaki kanta bayan taimakon kanta ta kan taimaki 'ya'yan ta sannan ta kan taimaki mai gidan ta wanda a rayuwa da ake ciki yanzu wato rayuwa tayi tsaɗa mata yana da ƙyau su tashi su ma wato su nemi na kan su yayin da za'a haɗu a rufa wa juna asiri kamar yadda muke gani wannan mata tayi hazaka ta zuge ɗanse wajen neman na kanta yayin da ta buɗe shago wanda take saide saide wanin ma koɗa ba shago bama in ma fili ne ta samu wanda aka sa wato taburi za'a iya saida kaya amma wannan mata tayi huɓɓasa wanda ta jawo wato hankalin mata da suma su tashi wato ya kasance sun kama sana'a sun kama wato saide saide na abubuwa na kasuwanci wato na shago wanda yakan taimaka ƙwarai dagaske da cigabar rayuwan mutane baki ɗaya bama ita kadai ba shiyasa zaku ga cewa ire iren mata da suke hubɓasa su buɗe shago su kan zamo abun koyi yayin da zaku ga in suka cigaba har su kan dauki yaran gida wa'enda zasu ringa wato taimaka musu wajen saide saide na kayayyakin su yayin da zaku ga cewa wani shgon akan cika wato wa mai shagon ayi yawa wanda da dole ne sai ya samo ma taimaki ko kuma masu aiki da zasuyi aiki anan yayin da taso wasu matan ko kuma ta samu wasu ma wa'enda zasu zauna a shagon su taimaka mata wajen saida kaya sai ku ga cewa an samu yawan wato rage masu zama babu aikin yi zaku ga cewa an samu wurare wato mutane da dama sun samu inda zasu zauna suyi sana'ar su su samu abun dogaro ga kai wato sana'ar bude shago ga mata sana'ar ne da yake da matuƙar mahimmanci wato sana'a ne da yake taimakon mutane yake taimakon ta yake taimakon iyalin ta da ma al'umma baki ɗaya nagode

barka da war haka a wannan hoto an gwado mana ne wato yanda ake gudanar da zanga zanga kamar yadda muka sani zanga zanga abune da ya dauko tarihi tun a shekarun baya wanda har ila yau ko kuma ince har a yanzu ake nan ake gudanar da yin sa yayin da zaku ga cewa wanin alkawari ne idan aka dauka wato ko da a jaha ne zaku ga mutane su kanyi koƙarin fitowa yayin da aka daukan musu wani alkawari kama daga kan na siyasa ko aka ce za'a musu abu kaza za'a musu kaza aka zo ba'ayi musu ba zaku ga cewa akan fito zanga zanga a wannan jaha yayin da za'a nuna alhini a nuna wato ƙokawa a kai ƙoke yain da wasu zasuyi amfani da manyan litttafai wasu zasu yi amfani da alluna wajen rubuta wato damuwar su da abunda suke da bukata a yayin da zasu ɗaga shi sama suna tafiya a kan hanya suna nuna wa wanda wannan sako zaku ga cewa akwai en jaridu en wato masu yaɗa wato abubuwa a yanar gizo ma da dai sauran su wanda za'a yada wa'ennan manufofi nasu wanda zai kai ga ƙoken ga kunne wanda ake da bukata ya daukan musu mataki wato ya samar musu maslaha akan abun da suke nema ko kuma ince akan abun da suke da bukata wani lokacin zaku ga cewa akanyi zanga zanga wajen neman wato hakki wajen da al'umma aka ce za'a musu aka zo ba'a musu ba zaku ga cewa sun fito zanga zanga yanda zasu nun wato alhinin su a samu a sauraru ƙoken su a samu a sauraru abun da suke bukata wanin ma zaku ga cewa ba'a maiya jaha ba a kasa ma baki ɗaya akan fita zanga zanga yayi da akayi alkawarurruka ko kuma kasa sun shiga wani hali na yunwa da talauci da wani tsada na rayuwa wato al'ummar kasar suna da dama da zasu fito wato suyi zanga zanga wanda zanga zangan nan wato nuna wato nuna wato abubuwa na hali na na damuwa na hali na yunwa ko na hali na talauci da kasa ke ciki wato yayin da ba'a da bukatan da wai a dan rike makami ko wani abu a hannu a zanga zanga na limana akan fito zanga zanga wanda za'a daga wato allo a nuna rubutu a jiki wanda zai gwada cewa ga damuwa da al'umma ke ciki da halin da mutane suke ciki wasu zasuyi amfani da manyan littattafai yanda zasuyi rubutu yanda za'a iya karantawa su daga shi sama suna nuna ƙoke da damuwan su da bukatu da suke da bukata wato wannan gwamnati ta musu wajen share musu hawaye wanda a dalilin wannan zakuga cewa en gidan jaridu wato masu amfani da waya masu amfani da waya na celula wajan yaɗa manufofi za ku ga cewa wannan zanga zanga ya yaɗa ko ina yanada wai har zai yanda wato zai kunnin wanda ake da bukata yaji ya kuma taimaki al'umma ya tallafa musu nagode

Barka da warhaka a wannan hoto an gwado mana ne watau makiɗi yanda yake kiɗa d kayayyakina kidan sa kamar yadda muka sani ire-iren wa'innan kayayyaki na kiɗa yana da matuƙar mahimmanci yana da matiƙar tasiri a taskanin al'umma yayin da yakan nishaɗantar da mutane a lokuta daban daban sau dayawan lokaci zaku ga cewa masu watau kiɗa irin wa'innan ababen kiɗa akan gayyace su a wurare daban daban wanda zasu je su nishaɗantar watau hanya ne na samun dogaro ga kai hanya ne na sana'a wanda yake mai shi watau yakan iya riƙe kansa har ya tallafa ma wasu yayin da kamar misali za ayi biki na aure zaku akan yi ƙoƙari a gayyaci watau mai irin wa'innan kayayyaki na kiɗa wanda zai je yayi kiɗa baya ga aka tanadar wa mutane watau abincin da zasu ci da ruwan da zasu sha akan yi ƙoƙarin a samar musu wanda zai nishaɗantar da su yayin da zaku ga cewa akan gayyaci watau irin mai kayayyakina kiɗa irin wannan wanda zai je yayi kiɗansa ya gwangwaje mutane ya faranta musu rai wanda wasu ma zaku ga cewa sukan je wurin bikin ne a bisa ɓacin rai da ɓacin rai a jikin su yayin da suka je suka samu mai ganga ya nishaɗantar da su zai sanya su a cikin farin ciki su ma mance da damuwar da suke ciki Wanda a wanna wurin biki zaku ga cewa akan yi liƙi wa masu ma gangan akan yi liƙi wa amare da ango sannan zaku ga cewa mai wannan ganga yakan samu kuɗaɗe da dama a wannan wuri wanda akayi masa liƙi da shi baya ga nanwatau sukan ziyarci ko kuma ince akan gayyace su wurin taron biki kama daga kan na suna ma'ana idan aka yi haihuwa nan ma akan gayyaci ƴan uwa da abokan arziki wanda zasu je su taya farin ciki yayin da zaku ga idan aka tanadar musu abinci da abun sha akan tanaji wanda zai nishaɗantar da su yayin da zai zo yayi kiɗe-kiɗensa yauwa to ya fidda sauti mai daɗi da mutane zasu yi daɗi a ransu ya nishaɗantar da su wanin ma zaku ga cewa taro ne na biki na siyasa watau ire-iren wa'innan masu kiɗe-kiɗe sukan taimaka ƙwarai da gaske wajen farantawa al'umma rai yayin da zasu yi kiɗa watau mutane su taru su gwada farin cikinsu ko da an ci zaɓe ne zaku ga ana kiɗe-kiɗe da watau nuna farin ciki baya ga nan ma wanin watau akan gayyaci taro da dama wanda ake gudanarwa kama daga kan taro na fitan sarauta da dai sauransu wanda zaku ga cewa duk ire-iren wa'innan taro akan yi amfani watau da kayayyaki da ya shafi na kiɗa wanda za a farantawa al'umma rai wanda za a nishaɗantar da mutane sabida wannan watau kaye kaye na kiɗa watau yakan zama abun dogaro ga kai ga mai yin sa yakan zamo masa abun sana'a kuma yakan nishaɗantar da al'umma ta yadda zasu ji daɗin rayuwar su. Nagode

Barka da warhaka a wannan hoto an gawado mana ne watau yanda matasa su kayi huɓɓasa sauka yi ƙoƙari wajen ɗauko watau gungume na icce. kamar yadda muka sani akan watau icce wanda yake gungume watauwanda yake ƙaton gaske yayin da zamu ga cewa wata iccen idan aka sara watau ta fi ƙarfin ma a ce a nemi watau doguwar mota wanda wani iccen idan aka sare shi watau doguwar mota ma baza ta iya ɗauka ba yayin da watau yake da tsawon gaske wanda tsawon ya wuce ace an nemi mota ta ɗauka wanda al'umma ne matasa masu ƙarfi a jika masu ƙarfi masu jini a jika wanda za a yi amfani da su wajen ɗaukan wannan icce zuwa ga inda ake da buƙata shiyasa sau dayawan lokuta zaku ga cewa watau idan aka je aka sari irin wannan icce akan gayyaci watau duk dandazon matasa masu ƙarfi wanda zasu ɗauka yayin da kamar yadda muke gani sun yi amfani ne watau da wasu ƙananun icce a hannun su yayin da suka yi dabara wannan dabara shi ake watau ƙoƙarin nunawa mutane yayin da wannan wasu zasu tsaya daga wannan ɓarayin wasu zasu tsaya daga wannan ɓarayin yayin da ko wannensu zai riƙe wannan icce a hannun sa yayin da zasu sassaka watau a ƙasan wannan icce yanda zasu yi wuf su ɗauka gabaki ɗayansu wannan ƙarfin watau nauyin da wannan iccen yake da shi zai kasance ya rarrabu musu watau bara su ji nauyin shi sosai ba kasancewar su suna da yawa kuma zasu iya ɗaukansa watau su tafi da shi nesa inda ake da buƙata wanda wannan icce yakan taimaka ƙwarai da gaske al'umma sukan yi amfani da shi da dama musamman ma watau akan yi girke-girke watau a irin watau madafa da ya shafi na gargajiya akan yi abubuwa da dama watau da ire-iren wa'innan icce shiyasa yayin da aka samu aka watau sari irin wa'innan icce zaku ga cewa akan yi ƙoƙari wajen gayyata watau na mutane wa'inda suke da ƙarfi aka san cewa zasu iya ɗauka sannan akan tanaji watau wasu sanduna na iccen wa'inda suke da ƙarfin gaske wa; inda zasu taimaka na dabara da za a yi har a iya ɗagawa ba tare da mota ba don wata iccen wata gungumen iccen watau tafi ƙarfin ace wai ga motar da zata ɗauke ta ko da doguwar mota ce mai buɗaɗɗen baya zaku ga cewa baza ta iya ɗaukan wannan gungume ba amma yayin da aka yi amfani da matasa ƙarfafa sai ku ga sun fidda wata dabara da za a ɗauka a kai shi idan za a je ayi amfani da shi har al'umma su mora. Nagode.

Barka da warhaka a wannan hoto an gwado mana ne watau yanda aka gwado murna da farin ciki na biki wanda kamar yadda muka sani akan yi abunda ake kira da suna anko ko ashobe wanda zai gwada farin ciki watau da murna na biki da ake gudanarwa wanda zaku ga cewa akan yi shiga iri ɗaya akan yi shiga na al'ada shiga da zai ƙawatar shiga da zai ƙayatar da al'umma sabida gwada farin ciki watau da murna na fitan biki kamar yadda muka sani akan yi shiga na musamman wajen watau taya watau uwa watau murna wajen aurar da ƴarta yayin da zamu ga cewa watau iyaye mata sukan yi ƙoƙari wajen ifdda watau anko wasu sukan ce masa ashobe yayin da zamu ga watau uwar amarya ma ba a barin ta a baya yayin da takan fito da ita da ƙawayenta da al'umma da ta gayyata watau mata da ta gayyata wa'inda zasu zo su taya farin cikin su taya ta murna yayin da zasu yi shiga ta musmman watau shiga iri ɗaya wanda ko wannensu zaka cewa irin wanna kaya shi zai saka yayin da zasu yi amfani da duk wasu abubuwa da ya kama wani na al'adan su wanda zai gwada cewa suna cikin farin ciki wanda zai daɗa ƙayatarwa kuma zai daɗa ƙayatar da su ƙawarai da gaske Shiyasa sau dayawan lokuta zamu ga cewa akan fidda anko kafin a gudanar da biki yayin da kowa idan ya tashi zuwa zai tabbatar da cewa Ya mallaki wannan anko wanda wasun ma zaku samu cewa idan suna da hali in zasu yi biki sukan siya anko ɗinne a rarrabawa mata yayin da kawai zasu zo ne su ji da biyan kuɗin ɗinki wanda ake da buƙatan a fito watau iri ɗaya a fito da shiga iri ɗaya ire-iren wannan anki ɗin yakan jawo haɗin kan mata yakan jawo watau haɗin kai da kuma zumunci a tsakanin su shiyasa zaku ga cewa akan fidda anko da wuri yayin da watau wanda bai da ƙarfi zai yi ƙoƙari ya tanaji watau kuɗin da zai saya wanda zaku ga koda ɗauri ne ma akan yi shi iri ɗaya kamar yadda muke ganin wa'innan sun yi fita mai kyau sunyi fita na ƙasaita fitan da ya ƙawatar ya ƙayatar da al'umma yayin da suke sanye da kayar su watau iri ɗaya watau ruwan gero sannan suke sanye da ɗauri wanda suka yi ɗaurin su wanda ya burge mutane wanda ya tabbatar wa jama'a da cewa suna gudanar da biki yayin da suke sanye da tagulla a wuyansu watau sarƙa na wuya iri ɗaya wanda shigansu ya bada abu guda ɗaya kuma ya burge al'umma ya watau shiga ne da ya ƙayatar kuma ya ƙayatar ya burge mutane. Nagode.

Barka da warhaka A wannan hoto na gwado mana watau hoto ne na ɗan sanda yadda yake gudanar da aikinsa aikin ɗan sanda aiki ne da yake da matuƙar mahimmanci aiki ne da yake da matuƙar tasiri a tsakanin al'umma yayin da zamu ga cewa ɗan sanda sukan yi iya bakin ƙoƙarinsu watau wajen kare rayuka da dukiyoyin al'umma yayin da su sukan ajiye ransu watau wa al'ummar ƙasar su baki ɗaya shiyasa zaku ga sau dayawan lokaci akan ɗauki ɗan sanda a tura shi yanda ake da hargitsi ko tashin hankali wanda zaku ga cewa sukan yi iya bakin ƙoƙarinsu wajen ganin cewa sun daƙile wannan tashin hankali sun daƙile wannan hayaniya an samu zaman lafiya a wannan yanki kamar yadda muka sani sai da zaman lafiya akan samu cigaba a yanki ba a iya yanki ba ma a ƙasan baki ɗaya sai da zaman lafiya a samu cigaba shiyasa sukan yi watau ƙoƙari wajen daƙile tashe tashe na hankula baya ga nan ba iya nan kaɗai aikin ƴan sanda ya tsaya ba ɗan sanda yakan yi aiki a wurare da dama yayin da zaku ga cewa idan wani ya zalinci wani ko ya ci haƙƙin sa ko ya cim masa kuɗi da sai sauran su watau duk sukan yi ƙoƙari wajen ƙwato watau wa al'umma haƙƙinsu wajen ƙwato ma wanda aka zalinta hakkinsa wajen karɓa masa hakkinsa ko kuma wani watau yayi amfani da ƙarfinsa ya ci zalin wani ko ya zalince ba ma da kuɗi ba ko da haka kawai ya ci mutuncin sa ko ya ci zarafin sa watau ɗan sanda zai gudanar da aikinsa a kansa wanda za a iya kama shi a masa hukunci daidai da abunda ya aikata shiyasa zaku ga cewa ire-iren aikinsu aiki ne na taimakon al'umma aiki ne na taimakon jama'a. sukan bi watau wurare da dama wanda zasuje su gudanar da aikinsu sannan akan basu shaida wanda zasu nuna ma koda ba a ga watau kaya da yake jikinsu na aiki ba zasu nuna suna da watau kati wanda zasu iya watau gwadawa su kama mutum yanda zasu nemi zasu kama mai laifi su hukunta shi wanda wanin idan suka kama za su gudanar da bincike a kansa idan suka tabbatar da abunda ya aikata watau daidai ne ya fi ƙarfin wanda su zasu masa hukunci watau sukan yi ƙoƙari su ɗauke shi su kai shi gaba yayin da zamu ga cewa sukan kai watau i zuwa kotu inda za a je a yanke wa mutum hukunci daidai da abunda ya aikata yayin da suka kammala bincike suka tabbatar da watau ya aikata wannan laifi ko ya aikata wannan abu ire-iren watau wa'innan aiki aiki ne da ƴan sanda suke iya bakin ƙoƙarinsu wajen watau yadda zasu ceto rayuka da dukiyayi da haƙƙi na al'umma da aka zalinta Nagode

Barka da warhaka a wannan hoto an gwado mana ne watau wa'inda suke saida kayayyakin su a bakin hanya kama daga kan watau kayayyaki na litattafai da suke sa wa i zuwa ga kayayyaki na sallaya watau darduma kenanda ake sallah a kansa duk akan samu ire-iren wa'innan kaya a gefen hanya yayin da mutane sukan rataye su suke saida wa. Wasun kuma zaku ga cewa anyi amfani da ɗan katako wanda aka ajiye shi aka sanya ɗan litattafai a kai wanda ya gwada mana cewa na saidawa ne ire-iren wannan wurare ana kasuwanci ana siye ana kuma sayarwa wanda yakan taimaka ƙwarai da gaske zaku ga cewa wasu matasan watau basu da aikin yi zaman banza suke yi amma yayin da suka yi ƙoƙari komai wata ƙaranci ko komaimkashin abunda kake da shi a hannun ka kayi amfani da shi wajen juya shi wajen yadda zaka yi ka siya abu ka saida wanda zaka samuwani abu a kai. wannan yakan taimaka ƙwarai da gaske yayin da zamu ga cewa wannan ma yayi amfani ne da katako ɗan daidai wanda ya zauna litattafansa a kai yayin da wa'inda suka zo wucewa a gefen hanya zasu iya ganin wa; innan watau litattafai su zo suyi ciniki na wanda suke da buƙata wanda za a saida musu yayin da zaku ga cewa ya tsaya ya dogara ga ƙafansa daga wannan sana'a da ake gani daga kan teburi na litattafai i zuwa ga kan sallaya d ake saida su a gefen hanya zaku ga cewa ana samun cigaba ba iya wannan kaɗai watau suke tsayawa ba wani lokacin zaku ga cewa sukan cigabz wanda daga ire-iren wannan sana'a na gefen hanya da suke ajiyewa na litattafaida su sallaya sai kuga cewa sun cigaba nan gaba sun samu teburi mai girma na musamman daga nan zaku ga sukan iya cigaba suma buɗe shago mai zaman kansa ire-ire wa'innan watau hanyoyi ne na cigaban rayuwa hanyoyi ne na tallafa wa kai da kai ba wai ka zauna ka ce kai ba ka da jari mai yawa ba za kayi sana'a ba sai ka samu kuɗaɗe masu yawa kafin ka fara sana'a ba a'a yana da kyau ko da kaɗan ka fara watau ita sana'a daga kaɗan ake fara ta har i zuwa ta zo ta kankama ta kai matsayin da ake da buƙata shiyasa zaku ga cewa komai ƙarancin abunda ke hannun ka komai kaɗan ɗin kuɗin da ke da hannunka watau kayi ƙoƙari ka fara sana'a da shi ko da ɗan abu ne da zaka siya kamar yadda muke gani littafi ne ko da ɗan littafin ne ka siya ka kashe a bakin hanya ka ɗan saka musu a kan teburi zaka ga cewa watai al'umma zuna zuwa suna ƙoƙarin siyan kayan ka ko sallayan ne ma zaku ga ana zuwa ana saya yayin da watau kake saidawa da kaɗan da kaɗan zaka ga cewa wataran ka cigaba watau ka fi haka. Nagode.

A cikin al'adar gargajiya bautawa sarauta da girmama Oba yana da matuƙar mahimmanci ko wace shekara akan gudanar da biki na miƙa gaisuwa zuwa ga Oba wanda ake kira da Igwe festival a wasu yankunan ko kuma Odun Oba a wasu wuraren wannan biki na musamman yana tattaro manyan sarakuna shugabanin al'umma da talakawa don su gabatar da girmamawa ga Oba a ranar da aka tsara biyan wannan gaisuwan ana shirya fada cikin kyau da ado na musamman masu fada suna sanya kaya masu kyau a basu ganga, ƙaho don sanar da zuwan manyan baƙi dattawa da manyan shgabanni suna shigowa ɗakin taron ko wanne yana ɗauke da kyaututtuka domin gabatar wa A lokaci da za fara biyan gaisuwa mutane suna darƙusawa ko su kwanta ruf da ciki a gaban Oba suna fadin kalmomin girmamawa da yabo wasu na cewa "kabiyesi oko oban goho" don nuna daraja mata suna kaɗa hannu samari da ƴan mata suna rangaɗa rawa suna nuna farin ciki da girmamawa a yayin da wannan biki yake gudana ana gabatar da kyaututtuka kamar su rake, gishiri, zinariya, da wasu kayan marmari. Manyan masu mulki suna kawo kyaututtuka na musamman kamar jakunkuna da buhuhuna na hatsi, dabbobi kudi, don nuna biyayyar su ga Oba Bayan gaisuwa Oba yana yi wa jama'a addu'a da kuma fatan alheri. Yayin jawabinsa na musamman, yana tunatar da mutane muhimmancin zaman lafiya, son juna, da kuma nuna haɗin kai a cikin al'umma. Ana kuma gudanar da bukukuwan kamar su wasan gargajiya, kiɗa, rawa domin nuna farin ciki mai daraja Bikin gaisuwa ga Oba wata al'ada ce da ake kiyaye ta tun kaka da kakanni yana ƙara danƙon zumunci a tsakanin al'umma yana kuma tabbatar da cewa Oba na cigaba da samun girmamawa da biyayya daga mutanen sa Wannan biyayya yana nuna cewa sarauta yan da daraja kuma mutane suna girmama Oba a matsayin jagoran al'umma

Barka da warhaka a wannan hoto an gwado mana ne watau hoto na mutane yanda suka fito watau gwada biki na al'ada yanda suke gwada farin cikin su suke kiɗe kiɗe iirin na ganga kamar yadda muka sani sau dayawan lokuta akan fito watau biki na al'ada wanda ake kaɗe-kaɗe watau da raye-raye na nuna farin ciki da kuma murna yayin da ake amfani da ganga wajen kiɗa kamar yadda muka sani idan aka zo kiɗe-kiɗe za a fito da watau biki na al'ada da rawa na gargajiya kala daban daban akan yi amfani da ganga yayin da gangan nan za a yi kiɗa da shi a ƙawatar da al'umma a watau saka mutane a cikin murna da kuma farin ciki shiyasa sau dayawan lokuta zaku ga masu ganga watau sukan samu hanyoyi na dogaro ga kai yayin da aka gayyaci biki na al'ada zaka ga sukan je su kaɗa wannan ganga da yayi daidai da wannan al'ada wanda za a watau zamo musu hanya na dogaro ga kai wanda zaku ga cewa akan yi musu manni akan yi musu liƙi wanda zasu samu hanyan kuɗaɗen shigansu wannin ma zaku ga cewa ba biki na al'ada bane aakan gayyace ire-iren wa'innan masu kiɗa watau na biki zasu fita watau muna farin cikinsu ga ƙasar su wanda idan ma wani biki ne da ya shafi ƙasa baki ɗaya zaku ga cewa zasu je su yi kaɗe-kaɗe a wanna wuri wanda al'umma zasu yi rawa su gwada farin ciki zasu kuma nishaɗantar da mutane wanda sukan samu kyaututtuka daban daban wanda zasu cigaba da gudanar da rayuwansu wanin zaku ga ana fitan biki kama daga kan naɗin sarauta da sauransu zaku ga ire-iren wa'innan masu kaɗe-kaɗe na ganga sukan je watau su gwada bajintar su sannan kuma hanya ne na dogaro ga kai hanya ne na samun su kuma sukan nishaɗantar da al'umma watau kiɗan ganga da ake yi yakan nishaɗantar da al'umma da dama yayin da zamu ga cewa idan ana kaɗa ganga watau al'umma suna kasancewa a cikin farin ciki wasu sukan fita wurin taro ne na biki watau na biki kama daga bikin sarauta biki na suna, biki na samun ƴancin kan ƙasa da dai sauran su biki na nuna al'ada da sauransu zaku ga cewa masu sun fita ne a bisa ɓacin rai daga cikin gidajen su yayin da suka isa wurin watau gudanar da wa'innan taro na biki zaku ga cewa yayin da masu kiɗa na ganga suka fito suka yi kiɗan su suka fitar da sauti mai daɗi sukan faranta musu rai wajen da zasu gwada murna da farin ciki su mance ma da me ya faru da su wanda sukan iya mancewa da abunda ya faru da su kafin fitowan su watau kiɗa na ganga abune da yake watau faranta wa mutane rai abu ne da yake nishaɗantar da mutane yake ƙawatar da su sannan kuma yakan zamo abun dogaro ga kai watau ga masu yin sa. Nagode.

Barka da warhaka a wannan hoto an gwado mana ne watau hoto na inda ake saida watau kayayyaki da ya shafi na marmari kamar yadda muka sani, akan yi kashe-kashe na kayayyakin marmari watau a gefen hanya wanda yakan taimaka ƙwarai da gaske yayin da zamu ga cewa mutane maza da mata Sukan tsaya wajen watau siyan wa'innan kayayyaki na marmari abunda ake nufi da kayan marmari a nan shine kayayyaki a suka shafi tuffa, suka shafi kankana suka shafi abarba, suka shafi lemu, suka shafi ayaba da dai sauransu. Ire-iren wa'innan kayayyaki da su kwakwa ma da dai sauransu su. ire-iren wa'innan kayayyaki watau kayayyaki ne da yake taimaka wa al'umma da yake taimaka wajen watau ƙara lafiya wa mutane a jikinsu yayin da zaku ga cewa mutane in suna wucewa a gefen hanya zasu ga cewa an karkasa wa'innan kaya. wa'innan kaya ba wai zuwa ake a sa su a shaguna ba kasancewar su basu da buatar zafi kayayyaki ne da suke buƙatar su sha iska kamar su mangoro su kankana duk idan aka bar su watau a aka saka su watau a shago inda zasu ji zafi zaku ga cewa watau kayan marmari abu ne wanda yake da saurin ɓaci idan aka saka shi a inda yake shan iska ko inda yake da sanyi zaku ga cewa babu abunda ya same sa ba zai iya ruɓewa ba shiyasa mafiya yawan masu saida wa'innan kaya ko da a kasuwa ne zaku ga cewa akan ware musu wuri na musamman wanda akan basu fili ne wanda zasu karkashe kayansu wanda zasu baje kayan su a nan wanda zasu dinga saidawa yana shan iska amma mafiya yawan lokuta dama an fi samun masu irin wa'innan kayayyaki a gefen hanya wanda zaku ga kayayyakin saidawansu sukan yi amfani da tire wasu sukan yi amfani da watau da tebura wajen da zasu watau fidda kayayyaki na marmarinsusu ajiye wanda a nan suke samun watau cinikayya ƙwarai da gaske kama daga kan zuwa safe, rana far i zuwa dare zaka samu irin wa'innan masu kayan marmari watau na gefen hanya yayin da ya zama musu hanya na dogaro ga kai wanda suke iya kasuwancin su Su riƙe kansu har ma su riƙe iyalan su wanda sana'a ba a raina ta yayin da kuke ganin kayan mamari zaku ga cewa kamar ba wani abu ne na kuɗi ba to abu ne na kuɗi wanda mai shi zai iya dogaro ga kai ya ci da iyalinsa ya biya musu kuɗin makaranta da dai sauran su haka mutane ma sukan yi ƙoƙari wajen siyan kayan marmari a gefen hanya wanda abinci ne wanda yake ƙarra wa mutane lafiya a jikinsu shiyasa sau dayawan lokuta zaku ga ko da marar lafiya ne akan yi ƙoƙari a ce a saya masa kayan marmari kayan marmari abu ne da yake da matuƙar mahimmanci kayan marmari abu ne da ke ƙara wa mutane lafiya a jikinsu. Nagode.

Barka da warhaka a wannan hoto an gwado mana ne watau wasan dambe na gargajiya kamar yadda muka sani wasan dambe na gargajiya ya ɗauko usuli ne tun daga tarihi a shekarun baya wanda har i zuwa yanzu ana nan ana gudanar da irin wa'innan wasanni wasan dambe wasa ne da yake ƙayatar da mutane yake ƙayatar da mutane yanda ake neman inda watau fiki yake inda yashi yake wa; inda mutane biyu zasu fito su fafata wanda ake musu laƙabi da suna Shago yayin da za a haɗa sunan watau wanda yake fafatawan da shago misali in Haruna ne sunan sa za a ce masa shago Haruna, shago wane wanda wa'innan kirari yakan ƙara musu ƙarfin gwiwa da ƙaimi wajen gudanar watau da irin wanna wasa na dambe wanda sau dayawan lokuta watau akan saka ababe da dama na wanda ya ci watau za a bashi akan saka watau abunda ya kama daga ka ko ababen hawa mota, babur da dai sauransu. duk akan saka a gasan watau irin wannan dambe na gargajiya Sannan akan saka kuɗi ba ma kuɗi kaɗai ba wani lokacin akan saka har da dabbobi akan sa sa, akan sa rago, akan sa akuya har kaji ana sakawa a gurin gudanar da wannan dambe na gargajiya yayin da zamu ga cewa wanda yaci za a ɗauki wannan abunda aka saka a bashi yanda ake wannan dambe shine wanda aka yi wa kaye kaye kuma a nan abunda ake nufi da kaye yayi da watau aka yi damben aka samu wanda ya yar da wani watau bayan sa ya kasance ya taɓa ƙasa to watau wanda ya yar da shi shi ya ci wannan wannan gasa ko ince shi yaci wannan wasa Na dambe da aka yi wanda bayan sa ya taɓa ƙasa kuma shi aka ci shi a wannan wasa yayin da wanda ya ci za a masa kirari na musamman wanda zai daɗa watau ƙara masa ƙaimi wanda nan gaba ai daɗa dagewa ya tabbatar da ya ci wani gasan yaci wani wasan damben ko ince abunda aka tanada na dama wanda ya ci wannan wasa za a bashi yanda zai fito yana farin ciki al'umma kuma suna daɗa zuga shi kuna daɗa karrama shi yanda zai ji daɗi watau na cin wannan gasa da yayi. yayin da wanda aka masa kaye kuma zai kasance a cikin ɓacin rai da baƙin ciki. ire iren wa'innan wasa watau wasanni ne na al'ada wanda ake gudanar da su kamar yadda muka sani raya al'ada abu ne da yake da matuƙar mahimmanci abu ne da yake da watau matuƙar tasiri a tsakanin al'umma a ce watau ba a raya al'ada ba a da buƙatan haka. yana da kyau a ko da yaushe mutane su riƙa ƙoƙarin nuna al'adar su fito da al'adar su yanda za a gani watau a fahimi me suke ciki wasan dambe wasa ne da yake da matuƙar mahimmanci wasa ne wanda yake da matuƙar tasiri a tsakanin al'umma do =n wasa ne watau na gargajiya. Nagode.

Barka da warhaka a wannan hoto an gwado mana ne watau hoto na shaguna na mutane da yake a bakin hanya kamar yadda muka sani watau akan samu shaguna da dama wanda watau al'umma suke saide saiden kayayyakinsua a bakin hanya wanda yakan taimaka musuƙwaiar da gaske wajen dogaro ga kai kamar yadda muka sani ne watau matasa wasu sukan zauna babu abun yi yayin da zaku ga cewa matasa ko da sunyi karatu ba lallai ne a ce wai duka sai sun samu aikin gwamnati ko sai sun samu aiki a masana'antu masu zaman kansu ko a ƙungiyoyi ba lallai ba yayin da aka kama sana'a yakan taimaka ƙwarai da gaske wajen dogaro ga kai kamar yadda watau muka gani matasa sun yi ƙoƙari wajen watau ƙoƙarin zuba kayayyaki a shaguna na wurin kasuwancin su wanda zaku ga al'umma watau maza da mata sukan je watau bakin hanya wajen neman shago da zasu yi siyayya wanda zaku ga akan samu kayayyaki da dama wanda ake saidawa a irin wa'innan shaguna kama daga kan kayayyaki da za a zo ayi amfani da shi a gidaje wanda za a yi amfani da shi a masana'ant, ofisoshi da dai sauransu shiyasa yake da kyau watau tashi a koyi sana'a abunda watau mutum zai kasance yayi dogaro ga kansa wanda zai kasance ya amfani kansa ya amfani al'umma baki ɗaya wanin zaku ga cewa mai iyali ne yayin da ya tashi ya nema zaku ga cewa shagon nan yana cigaba wanda zai kai shi ga riƙe gidansa ya ci da iyalansa ya biya kuɗin makarantar ƴaƴansa da duk wasu buƙatu na rayuwa wanda yake yin su duka a sanadiyan wannan shago buɗe shago abu ne da yake da matuƙar mahimmanci wanda wanin ma zaku ga cewa idan shagon ya cigaba watau shi mai shagon shi kaɗai ba zai sai da kayayyakinza a shagon ba Zaku ga yakan yi ƙoƙari ya ɗauki wani watau ɗan gida wanda zai taimaka masa wajen tsayawa a shago ko da yana da wani uzuri ya fita shi wannan zai cigaba da saida masa da kaya wanda wannan wanda ya ɗauko ma ya taimaka masa wajen samun abun yi wajen samu dogaro ga kai yayin da shima zai koyi yanayin yadda ake sana'ar da watau kuɗaɗen da ake saida abubuwa zai riƙa fahimta da kuma wata zai gano yadda ake saro su da yanda ake saida wa wanda shi ma zai iya watau nan gaba in ya cigaba zai iya watau yayensa ya kasance shima yaje ya buɗe nasa na kansa ya fara yi ya fara tsayawa da ƙafafunsa yana dogaro ga kai wanda zai sake janyo wani matashin ma a jikinsa a haka a haka sai ku ga cewa watau sanadiyar buɗe shago al'umma da dama sun samu abun yi sun samu hanyan dogaro ga kai da zasu tsaya watau da ƙafafuwansu su taimaki kansu har ma su taimaki wasu Nagode.

Barka da warhaka a wannan hoto an gwado mana watau hoto ne na keken ɗinki kamar yadda muka sani keken ɗinki yana da matuƙar mahimmanci yana da matuƙar tasiri watau a tsakanin al'umma yayin da zamu ga cewa akan yi ɗinkuna kala daban daban kama daga kan ɗinkuna na mata, ɗinkuna na maza wanda ake yi watau na zamanance yana da matuƙar mahimmanci yayin da zamu ga cewa mai keke yakan zama masa hanya na sana'a, hanya na dogaro da kai wanda kamar yadda muka sani sana'ar da ake yin su watau na abubuwa da ake ƙirƙira ake yin sa da hannu yana da matuƙar mahimmanci yayin da dubban jama'a matasa zaku ga cewa sun samu abun yi wasun da dama zaku ga suna zaune babu sana'ar yi amma yayin da aka koyi ɗinki aka iya zaku ga hanya ce ta samu wanda mai shi zaku ga wanin ma yakan buɗe watau shago zaku ga ya zuba kekunan ɗa dama wanda bayan shi ɗinkin da yake yi zai iya gayyata ko kuma ice maza da mata dai duk suna sana'ar ɗinki yayin da zaku ga cewa wasu yakan zame musu hanya na dogaro da kai wanin zaku ga magidanci ne da matan sa da ƴaƴansa yayin da a sanadiyar wannan ɗinki yakan ci da iyalinsa yakan biya kuɗin makarantar ƴaƴansa, har ma ya taimaki ƴan uwa da abokan arziki a sana'ar ɗinki yayin da ka riƙe sana'ar ka watau zaka iya ganin cigaba a cikinsa maza da mata duk suna sana'ar ɗinki mata ma a cikin gida sukan yi sana'ar ɗinki watau su dogara da kansu su taimaki kansu su taimaki ƴaƴansu har ma su tallafa ma watau maigidansu zaku ga cewa watau mata ma ba a barsu a baya ba wasun ma sukan buɗe shago su ma na musamman yayin da sukan ɗebi matasa mata su ma su koyar da su wanda zasu iya wannan aiki su ma su samu hanyan dogaro da kai haka ma mazan zaku ga cewa su ma sukan buɗe shago yanda zasu gayyaci zasu watau samu matsa wa'inda zasu koya musu wa'inda su ma zai kasance musu hanyan dogaro da kai watau ire-iren sana'a da ake yi da keken ɗinki yakan taimaka ƙwarai da gaske wajen watau rage yawan masu zaman banza wa'inda basu da aikin yi wanda rashin aikin yi abu ne da ba daɗi abu ne da ba a da buƙatar sa shiyasa watau keke yakan taimaka a lokuta daban daban musamman lokacin da ake watau gudanar da hidima zaku ga watau ɗinkr-ɗinke yayi yawa watau kama daga kan biki na sallah, biki na suna, biki na aure da sauransu zaku ga cewa ana ta kai ɗinkuna watau wa teloli yayin da zaku ga cewa suna ta ƙoƙarin yin ɗinki wa mutan. Keken ɗinki abu ne da yake da matuƙar mahimmanci keken ɗinki abu ne da yake watau ƙoƙari ko kuma ki ce ma yake samar wa matasa da ayyukan yi watau wanda zai zamo zasu yi dogaro da kansu Nagode.